mana bunaa fi mannee nyaata iddoo kanatti nyaatawwan gosa garaagaraa akkasumas immoo dhugaatiin bunni ni argama namoonni feedhee nyaataa addaaddaa qaban garaa iddoo kanaatti dhufuudhaan akkaataa feedhii isaanitti irratti hundaa'uudhaan nyaata barbaadan soorachuu fi fayyadamuu dandaa'u

iddugella gabaa kanatti wantoota jiruuf jireenya namaatif barbaachisan kantti gurguramaniidha namoonni haala salphaa kareeddoo kanaa dhufuudhaan wantoota isa jaruuf jireenya isaanii barbaachisan kabjataniif galan kan of keessatti qabateedha

gabaa qeenxaaboowwanii fi buutika iddoo kanatti wantoota jiruuf jireenya dhala namaatti barbaachisan iddootti gurguramudha kunis namoonni haala salphaa ta'en garasi naannoo isaanii deemanii akka argatan isaaniif haala kan mijessuudha kun immoo jiruuf jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphata

Baankiifi waldaa hojii gamtaa kun egaa biyya keenya keessatti yeroo ammaa dhaabbata baay'ee saffisaan guddachaa jiran keessaa isaan tokkodha. Kunis immoo ga'ee guddaa taphatu. Fakkeenyaaf namoonni akka maallaqa isaanii qusatan akka isaan hinqisaasessine akkasumas immoo akka isaan liqeeffatanii oomishan nitaasisa.

Bakka gurgurtaa konkolaataa kun jiraachuun isaa akka madda galii biyyasanii dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa taphata .Sababni isaas yeroo baay'ee konkolaatawwan biyyoota alaarraa gara biyyoota keessaa seenani gurgurama. Waan ta'eef gibirawwan garaagaraa irraa funaanama waan ta'eef.

Boondiiwwan karaa mootummaatiin kan manxafaman yemmuu ta'u kunis hawaasa irraa maallaqa akka sassaabuutti ilaalama. Kunis immoo maallaqa isa sassaabame hawaasaaf waantota barbaachisaa ta'an ittiin ijaaruufi diinagdee biyya sanii guddisuu keessatti ga'ee guddaa taphata.

dunkaanot annan gurguran dunkaanoon aannan gurguran kuniin oomishaa hoomishtummaa annan dabaluu keessatti gahee olaanaa tabatu sabamiisaas namoonni annan hoomishan idootti annani isaan oomishan kan gabaa argatan ta'anaan hoomishitummaa annanii isaanii dabalurratti xhi'eeffatanii hojjetu wanta'eef

dunkaanota annan gurguran dunkaanoot annan gurguran kuniin tajaajila garagaraa nikeennu fakkiinyaaf namoonni oomishaannan irratti himmaataniif akka isaan gabaa argataniif haala mijeessa kasumis immoo namoonni bisachuu barbaadan gara kana dhufanne akka isaan bitataniif haalan imjeessa

maddii kafaltii dijitaalaa maddii kafaltii dijitaalaa kun yeroo ammaa baankiiwwan gosa hedduu keessatti in raawwata kunis saaffisaan yeroo namaa qusachuu humna namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa taphata bu'aan inni biraan ammoo dinagdee saaffisaa ta'ee argaamu akka danda'amu taasisaa

Dhiyeesiiwwan ummataa karaa mootummaatiin hawaasa hunda gidduu galeeffateen akka dhi'aatu kan haala miijessuudha. innis fakkeenyaf kan akka geejjibawaan kan akka nyaataa ibsaa kan akka bishaanii ta'uu danda'a . hawaasa hunda bira akka ga'amuuf in hojjeta.

ggdunkwaanoot annan gurguran kun omishaaf oomishtuummaa annan dabaloo keessatti giha olaanaa tapatu snmsaas namoonni annan kana omishan haala salphaan gara gabaaxxa akka xijeessane fi kasumas immoo namoonni annan kana barbaadan dhufanii naannoo kana akka bisatan isaan gargaru wante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

Inshuraansii dhaabbata yeroo ammaa saffisaan guddachaa jirudha . akkasumis immoo kan guddachuu qabuudha saba guddinna diinaddee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa saffisa. biyya tokko gara garaarratti diinadeenishii kufuu danda’a akka diinaddeenishiin hin kufnii fi akka dubattiin hin deebineef haala mijeessaa wanta'eef.

hiheesiiwwan ummataa gama kallattiin mootummaatiin kan dhihaatan yemmuu ta'u kunninis kan akka konkolaataawwan geejjiwaagara garaa ta'uu danda'a keesumas immoo haawaasni waloomaan biyya tokko keessatti mutatatti fayyadaman kan dhi'eessu ta'uu danda'a

Gabaa qinxaaboo fi butikaa iddoo kanatti gurgurtaawwan meeshaalee kan akka nyaataa, kaan isaanii immoo dhugaatiwwan garagaraas kan akka kafanaa, kan akka qophees jiraachuu danda'u. Kun immoo namoonni karaa kan dhufanii waan isaan barbaadan akka iddoo tokkotti argatanii itti fayyadamaa deeman isaan taasisa.

Bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kanatti konkolaatawwan gosa gara garaatu gurguramuuf oola.

mana bunaa fi mana nyaataa yeroo baay'ee mana bunaa fi mannee nyaataa kana banachuutan akka madda galii isaanii san tajaajila sababmisaas yeroo gurgurtaa bunaa fi nyaata raawwatan kan galii namoota irraa sassaaba wan ta'eef

Inshuuraansiin faayidaa inni keennu irratti hundaa'uudhaan akkasumis immoo gosawwan gara garaa jiraachuu danda'a fakkeenyaaf inshuraansii qabeenyaa bitamuu danda'a akkasumis immo inshuraansii fayyaa namoota bitamuu danda'a inshuraansiin qabeenyaa balaawwan qabeenya irra ga'aan irrraaittisuuf yootau inshuraansiin fayyaa immoo balaa tasaa namoota fayyaaisaa irratti mudateef of eeggachuuf akkasaan garkaarudha.

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kannatti konkolaataawwan gosa garagaraatu gurgurama iddoo kanatti namoonni dhunfaadhaan konkolaataa bifa isaan barbaadaniin haala salphaa ta'een akkasaan argatanii bitatanii deemaniif kan haala miijeessuudha kunis yeroo namaa fi humni namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa xabata

inshuraansiin balaawwan tasaa hin eeggamne addunyaa kan irratti uumamaniif fala kan ta'niidha. sababni isaas midhaawwan gara garaa uumamaniif beenyaa waan kennuuf kun immoo haala salphaa ta'een akka irraa dandamatan haala kan mijessuudha

Hoteelota hoteeloonni eegaa wantoota dhala namaaf barbaachisan kan guuttataniidha, kunis kan akka nyaata kan akka iddoo ciisichaa akkasumas immoo iddoo bashannanaa garagaraa qabaatu namoonis gara kanaa dhufuudhaan iddootti haara galfatani akkasumas immoo iddootti bashannananiidha.

gurgurtaa meehaaliimanaa eegaa meeshaalii mana tajaajila mana keessatti kanoodamin muutaan kuninis immoo namoonni haala salphaata'in akka isaan iddoo kana dhufanii bitatanii fi tajaajilatti bahaan kisaan taasisuudhaunis gahee guddaa taphataa jiruuf jireenya namaa keessatti

gurgurtaalee mishaalei manaa kan keessatti gosota mishaalii adda-addaatu jira kuniinis immoo kan mana keessatti fayyadamnuudha namoonni gara kana dhufuudhaa haala salphaalan wantasa isaan barbaadan akka isaan argatan isaa taataajjila akkasumas immoo namoonni mishaalei kana gurguran akka maddagaleisaa in talee san in taataajila

Boondiiwwan gosa heddutu jira haala umrii isaan irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf boondii yeroo gabaabaa boondii yeroo giddu galeessaa akkasumas immoo boondii yeroo dheeraa jennee bakkaa 3tti qoodne ilaaluu dandeenya. Boondii yeroo gabaabawaa yeroo jennu boondii turtiin isaa waggaa tokko gadii kan ta’edha. Boondii giddu galeessa ammoo waggaati hanga wagga 1 turu danda’a .Boondii inni sadaffaa ammoo boondii yeroo dheeraa isa jennu sun boondii waggaa kudhanii fi sana ol kan ta'uudha.

gabaa qintaaboowwanii fi buutika iddoo kana tajaajilawwan gara garaa dhala nama barbaachisan iddootti argannuudha namoonni hala salphaa gara kana dhufuudhan wantaa isaa jiruuf jireenya isaanii barbaachisan akka isaan bitataniitti fayyadamaan isaan taasisa dabalataan immoo namoonni gurguraatanis akka maddagalii isaaniitti itti fayyadamu

Inshuraans dhaabbata yeroo ammaa biyya keenya keessa Saffiiisaan guddachaa jiruudha. Akkassumas immoo ilaalchi hawaasa hawaasni inshuraansiisaniif qabuuf jijjiramaa dhufeera. Sababni isaas namoonni yeroo baay'ee balaawwan gara garaa isan mudataa dhufe kanaaf furmaata ta'ee waan argameef.

dunkaanota aannan gurguraan dhunkaanonni kunnin omishitoota aanan oomishan irraa fudhachuudhaan iddoo tokko kuusuudhaan namoota bitachuu barbaadan biraan ni geessu kun immoo haala bittaaf gurgurtaa aannan sunii akka cinee itti fufuu nitaasisu

inshuraansiiwwan gosa hidutu jira inshuuraansiiwwan manaa inshuuraansiiwwan konkolaataa inshuuraansiiwwan lubbuu namaa ta'uu danda'a kunis miidhaawwan gadaqaraa yeroo ga'u inshuuraansiin kun kafaltii namoota miidhamaniif ni raawwata

maddi kafatti dijitaalaa kun jiraachuun isaa namoonni iddoo tokko gara iddoo tokkoti yokan immoo biyya gara biyyoota biraatti bittaaf gurgurtaa haala gaarii ta'iin akkasaan raawwatanii fi saffisaan akkasaan hojjatan ni taasisa

inshuraansiin biyya tokko keessatti gahee olaanaa taphata sababni isaas biyyi tokko sababa ummamaattiin akkasumas immoo sababa balaa namtolchetiin balaawwan gara garaa uumamuu danda'u irraa dandamatti biyyi sun akka duraa shetti deebite jiraachuuf jecha inshuraansiiwwan gara garaa ishee barbaachisu.

Baankiifi waldaa hojii gamtaa baankiiwwan gosa gara garaatu jiraa haata'uuti malee tajaajilli isaan kennan tajaajila walfakkaatadha yeroo baay'ee fakkeenyaaf kana akka liqii qusannaa akkasumas immoo gorsaawwan adda addaa hawaasaa biraan ga'uufaa ta'uu danda’a.

inshuraansiin gosa hidootu jiraa inshuraansii qabeenyaaf seennamoo akkasumas immoo inshuraansii lubbuu namaatif seennamoodha kuniis immoo balaawwan hin heggamne gara fuluraatti namoota irratti akkasumas immoo qabeenyaa irrattiamudate beenyaa kaffaluudhaan namoommii midhaasaan irra haala salphaatany akkasaan dandaamatan isaan taasisa

Mana bunaa fi mana nyaataa iddoo kanatti gosoota nyaataa garaagaraatu argama. Namoonni haala salphaa ta'een waan isaan barbaachisu akka argatan taasisa. Akkasumas, namoonni mana kana bananii hojjetan akka madda galii argatanii fi jiruuf jireenya isaanii itti gaggeeffatan isaan tajaajila.

Gabaa qiinxaboowwani fi butika wantoota gosa garagaraa jiruuf jireenya namaatii barbaachisan ti gurguramaniidha. Immoo namoonni haala salphaatein akka hiddoo kana dhufan argatanii fi kasumas immoo waroonni asketti daldalan akka madda galii isaanii jiruuf jireenya isaan demsan isaan taasisa.

Inshuraansii gosa gara garaatu jiru. Isaanis faayidaa olaanaa qabu.

gabaa qinxabowwan fi butika iddoo kanatti galteewwan jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisan iddootti gurguraamuudha. fakkeenyaaf kan akka nyaataa kan akka uffannaa akkasumas immoo kan akka kophee ta'uu danda'a. kun immoo namoonni akka isaan bitatanii fayyadaman taasisa

Bakka gurgurtaa konkolaataa yeroo ammaa namoonni konkolaataawwan gosa addaa gurguruu irratti nihirmaatu. Kunis immoo madda galii hangana hinjedhamne irraa argachuun bu'aa guddaa irraa buufachaa jiru. Kunis immoo jiruuf jireenya isaanii akka isaan fooyyeffataniif gargaareera.

maddee kafaltii dijitaala iga maddi kun namoonni iddoo tokko taanii garee iddoo tokko namoota birootiif kafaltiiwwan adda addaa raawwachuu danda'u kun immoo humna namaa qosachuu fi yeroo namaa qosachuu irratti ga'ee guddaa tabata waan ta'eef haala dinagdee biyyattii akka saffisuuf in gargaara

Inshuransiiwwan gosa heddutu jira. inshuraansiiwwan qabeenya, inshuraansiiwwan fayyaa ta'uu danda'a. kunis namoonni yeroo baayyee yeroo dhibeen adda addaa itti dhagaamu yeroo baayyee mana yaala deemuudhaan inshuraansii kanatti fayyadamu. inni lammafaa qabeenya isaan irratti midhaawwan kara garaa yeroo ga'es inshuraansiin kun beenya isaaniif in kanfala.

hlhooteeloonni tajaajilawwan addaaddaanuuf kennu fakkeenyaaf tuuristoonni yeroo baay'ee biyyoota aalaa gara biyyoota keessaa hodhafan iddootti boqatan ta'a kun immoo akka sharafa biyya aalaa argamsiisuu keessatti illee shoara olaanaa tabadu dabaleessi immoo gibira mootummaaf kafalu wantee mootummaaf illee akka maddagaliisaatti tajaajilu

baankii fi waldaa hojii gamamtaa eegaa dhaabbanni kur guddina dina deebiyya tokko keessatti shoora olaanaa tabatu sababni isaas namoonni maallaqa qaban akka qusatanii fi akkasumas immoo akka isaan lhiqeeffatanii oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabalani taran guddisanii akka isaan guddina saffisaa raga'an itaassa wanta'ea

mana bunaa fi maneenyata iddoo kanatti nyaatawan gosa garagaraa hojetamuu kan faayyadamtotaaf kan dhihaatuudha kunis immoo akka maddagalii namoota hojiian uummataniif itajaajila gabalataan immoo akka maddagalii mootummaatiif illee in ajaajilama

dukkanoon nannaan gurguraan dunkaanotni kun tajaajila saffisaa qabuu ta'e kennuu sabaabnisaas omiishtoota irraa annaan guruudhaan namoota fayyadamoo ta'an biraan geessuu keessatti illee shoora olaanaa waan qabaniif kun immoo miraa itti gaafatamuumaa qabuun hojjetu.

lunkaanota annan gurguran iddoo kanatti annan gosa gara garaatiin gurguramuu danda'a n fakkeenyaaf kanakka hitu kan akka hitittuu kandhaa akkasumas immoo aayibifaan iddoo kanatti gurguramuu danda'a kun haala qulqulliinnaa qabu ta'in hawaasa biraan ga'u keessatti illee shoroolaan akkabu

Hoteelonni biyya tokko keessatti gahee guddaa taphatu fakkeenyaaf caarraa nama hojiin hin qabnee uumuu irratti gahee guddaa taphata. Kun immoo biyyi sun akka of dandeessu hawaasni sun akka ofin of bulchuu danda'e kan nutti agarsisuu waan ta'eef.

boondiiwwan kana kan qopheessu mootummaanis yeeroosa madda galiiisaa dabalu fokaan immoo wantoota ijaarsa hawaasa kessatti ijaarramuu qabu san ijaaruuf jecha boondiiwwan kan hawaasaaf ni gurgura kanaan immoo madda galiitti argatessaniin immoo hawaasaaf wanti ijaarramuu qabusan magaalaasan keessatti in ijaara

bakka gurgurtaa konkolaata bakki kun jiraachuun isaa mootummaadhaaf akkasumas immoo guddiinan diinadeebi'ee tokkoof ga'ee guddaa taphata sababni isaas namoonni konkolaataawwan kana biyyoota alaa irraa gara biyya keessatti fidanii gurgura waanteef akka girbira raasaa saabamuu fi akka madda galeets illee tiaajilama waanteef

hooteeloonni kun tajaajila hedduu kennu kan akka nyaata, kan akka dhugaatiiwan ,akkasumas immoo iddootti ciishichaa ta'uu danda'a kuniis immoo tajaajilawwan namoon haala salphaan gara nanosandemuudhaan tajaajilawwan addaabdaa kanaakka hardatan isaaniif haala migeessa

Dhi'eessiiwwan uummataa. dhi'eessiiwwan ummataa kun tajaajilawwan uummataaf walqixxaa kan ta'e kan kennaniidha. Kunis fakkeenyaaf kan akka geejjibaa ta'uu danda'a, kan akka galteewwan nyaataa ta'uu danda'a, dabalees immoo mootummaan yeroo baay'ee biyyoota alaa gara biyyoota keessatti dhi'eessiiwwan adda addaa hawwaasaaf ni dhi'eessa.

dheesiiwwan ummataa eegaa qaama mootummaatiin ta'ee qaama nama dhuunfaatiin karaa hawaasaa walqixaa ta'een akka hawaasa biran gahu kan hojjetamudha. kunis hawaasa hunda giddu galeeffate tajaajila kana akka argatu in taasisa.

inshuraansiin biyya keenya keessatti siktara yeroo ammaa baay'ee guddachaa dhufee fi hawaasa biratti 40 guddaa argachaa dhufe keessaa isa tokkoodha innis hawaasiin ilaalcha burumaalan ta'a jedhu keessatti gaafiisa keessa ta'essaniif deebii waallaatuuf

Mana bunaa fi mannii nyaataa iddoo kanatti nyaatiwwan fi manni bunaa in argama kuniis immoo taajila hawaasaa kennuu kessatti ga'ee guddaa taphatu nyaatiwwan gosa garagaraa akkasumas immoo dhugaatiiwwan qabaachuu danda'u kun immoo namoota mana kanaa hojjetaniif akka madda galiitti illee isaan tajaajila

boondiiwwan gosa heddutu jira fakkeenyaaf umri isaan irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qonne laaluu dandeenya fakkeenyaaf yeroo gabaabaa kan jennu umrin isaa waggaa tokko gadii fi dhala xiqqaa kan qabu. boondin lamaffaa boondii gidduu galeessaa kan jennuun wagga tokkoo hanga kan turuudha, inni sadaffaan immoo boondii yeroo dheeraa kan jennudha kuni dhala guddaa kan qabaatudha.

madda kanfalti dijitaala maddii kafalti dijitaalaa kuun jiraachuun isaa jiruuf jireenya nama baay'ee saffisaa akka ta'e fi akkasumas immoo akka haara galfatuf namni isa taaseera sababni isaas namni kafalti tokko raawwachuuf iddoo tokko gara iddoo tokko hin deemu jechudha bakkuma jirutti kafaltii raawwachuu danda'a

boondiiwwan gosa hedduutu jira. Boondii yeroo gabaabaa kan jedhamu umuriinsaa waggaa tokko gadii, boondii giddu-galeessa kan jennu waggaa tokko hanga hanga waaggaa kudhan kan jiru jiraa akkasumas immoo boondii yeroo dheeraa kan jennu waggaa kudhaniifi sanii oliif kan turuudha.

boondiiwwaan gosa hiddootu jira isaanis fakkiinyaaf umrii isaan qabaratu hundaa'uudhaan bakka sadii qoon ilaalu dandeenya boondii yeroo gabaabaa boondii giddugaleessaa akkasumasimuo boondii yeroo dheeraa jechuun bakka sadiitti qoonnachuudha inni jalqaba boondiin gabaabaa kon umrii waggaa tokko gaii kan qaboo ta'u boondiin giddugaleessa immoo waggaa to gg 1 kan qabaatudha boondii nidheeroon heraamuu waggaa 1fi sanawan kan qabatudha

hooteelonni gosa hidootu jira isaaniis kanakka hoteela gurguddaawan akkasumasmu hoteela tana garagaraatti argaman ta'uu danda'u kunis immoo tajaajilawwan garagaraa keenu fakkinya kan akka sirii kan akka nyaataa kan akka dhugaatii akkasumas immoo hiddoo bishannaas ta'uu danda'u

giddugala gabaa giddugalli gabaa kun namoota qaamota lama walitti fiduun kan beekamuudha qaabni toko qaama gurgurachuu barbaadudha qaabni uni biraamu qaama bitachuu barbaadudha kun jiraachuu isaa immoo namoonni iddoo tokkotta akka dhufanii waan isaan barbaadan akka wajjijjiratan haala mijessa

gaba qiinxaboewwanii fi buutika iddoo kanatti gotota adda addaatu argama fakkeenya kan akka nyaatua kafan kopheewwan tu argamu danda'a kunis ilma namaatiif wantoota jiruuf jireenya isaa keessatti mutasa barbaachisan haala salphaadhaan akka asii dhifee guutatu isaa tajajila

dunkaanota aannan gurguran iddoo kanatti aannan oomistoota irraa fudhachuudhaan namoota biraan ga'uu keessatti ga'ee olanaa taphatu kunis oomisha aannanii guyyaa guyyaan oomishamu akka inni dabalu ni taasisa. kanirratti immoo cimeetti hojjatamuu qab.u

gabaa qinxaboowwanii fi butika iddoo kanatti wantoota jiruuf jireenya namaattif barbaachisan iddootti argataniidha kunis namoonni gurgurachuu barbaadan akkasumasumas bitachuu barbaadan iddootti wali arganii fedhii isaaniittiin waliin daldalaniidha

maallaqa harka kaa'achuun kan kiisii keenya keessa kaawwannuudha. kunis immoo kaffaltiiwwan yeroo gabaabaa keessatti raawwachuuf kan tajaajiludha. namoonni yeroo baay'ee maallaqa waan harka ofirra qabaachuu in deemu.

appii baankii baankiiwwan wiyyakeenya keessatti gosata hiddotu jira haa ta'uti baankiiwwan kamiiyyuu tajaajila applikeeshinifi mataa isaaniita dande'e qabu kunis kan bilbilaan akkasumas immuo kalaa dijitaalawaa ta'iin kalaal yaada addaan fayyadamu

Dunkaanot annan gurguran dunkaanoon annan gurguran kunniin gidduu oomishatotaa fi gidduu biittoota keessa jiru kuniinis immoo bittaaf gurgurtaan annanni kun akka saffiisaan raawatamuufi akka karaattii hin bane haala mijeessuu irraa gahee guddaa ni taphatu.

gurgurtaa meeshaalii manaa egaa meeshaalii manaa tajaajila mana keessaateef kanau tajaajilan yemmuu ta'o kuninis immoo namoonni yeroo baay'ee meeshaalii kana biitachuuf gara gurgurtaa meeshaalii manaa kana in de'u kuninis immoo bakka tokkotti waanisaan barbaadan akka isaana argataniif haala ka miijeessu dha

Hoteelota hooteelonni magaalaa keenya keessatti yeroo amma baay'ee ballachaa fi guddachaa jiraniidha kunniinis immoo ta'ajila hawaasaaf kennu irraa kan ka'aneedha isaanis namoota kessumeesuu keessatti ga'ee guddaa tabatu kuni immoo maddeen galiif biyya tokko argamsisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.

inshuraansiin yeroo dhaabbata yeroo ammaa baay'ee guddataa fi beekumsii namoonni immuu waayee sanii qaban jijjiramaa kan dhufeedha kunis immoo gahee guddaa kan taphatudha maaliif hoo jenne midhaawwan gara garaa biyya keenya keessatti ga'uu danda'a kun midhaa kanaaf immoo inni beenyaawwan kafaluuf namoonni haala salphaa ta'en akka isaan dandamatan isaan taasasa waan ta'eef.

inshuuraansiin gosa hidutu jira fakkeenyaf namoonni kan qabeenya isaanitiif akkasumas immoo lubbuu saantiif bitatantu jira kunis belaan hiyya'addani balaan tasaa yeroo mudatu haala salphaa ta'een akka isaan dandamatan akkasumas immoo akka beenyaatti illee isa ilaalu

mana bunaa fi manneen nyaataa kunniin guddina biyya tokko keessatti gahee guddaa taphatu tokkofaa akka madda galii biyya sanii guddisuu keessatti akkasumas immoo namoota hojii dhabeeyyiidhaaf hojii umuu keessatti illee shoora olaanaa kan taphataniidha waan ta'eef

hoteelota kuniin iddoonyaanni gara gara akkasumas immoo dhuwwaatiiwwan bosaa adda addaatti argamadhaa namoonni gara kana dhufanii iddooti bashanamiinii haalatti galfatan akkasumasi immoo wantootaisaan barbaatisan haalata phaatreen akkasaan argatan haala hundaa mijeessee kanaf keessa qabatuudha

inshuraansiin guddina dinagdee biyya tokko keessatti gahee guddaa kan tabatuudha sababnisaas biyyi tokko sababawan gara garaa balaawwan tasaa ta'uu danda'a akkasumas immoo balaawwan namtolchee kan umamaas ta'u danda'a kan muddatu kan immoo namoonni akkasaan irraa dandamatan taasisa waan ta'ef

boondiiwwan gosaa hedduutu jira. fakkeenyaaf yeroo turtii saaniirrati hundaa'uudhaan bakka saditti qoodnee ilaaluu dandeenya. Kan yeroo gabaaba kan waggaa tokkoo gadii boondii giddu galeessaa waggaa tokkoo hanga waggaa 10 boondii yeroo dheeraa wagga 10 ol kan ta'udha.

Hoteelota tajaajilawwan garagaraa dhala lammaattiif mikkeen fakkiinyaaf kan akka nyaata bishanan dhugaatii fi kasumas immoo hiddoo bultis taodanda dabalataan immoo akka madda galii biyya sanii dabaloo keessatti illee shoora olaanaa taphatu.

gurgurtaa meeshaalee fi manaa gurgurtaalee iddoo kanatti wantoota meeshaalee manaa keessatti fayyadamnu garagaraa argachuu dandeenya kunninis nammoonni haala salphaan gara iddoo saaniidemudhaan wantoota isaan mana isaaniiti keessatti guutachuu barbaadan akka haala salphaadhan argatan isaan tajaajila

boondiin qaam mootummaatiin fi qaamolee eeyyamoo qabaaliin kan maxxaafamu yommu ta'uu kunis immoo hawaasa gargaaroo keessatti gahee guddhaa xabata maallafe hojalle namoonni maallaqa farkaa qabal boondii kana bitachuuhaan faayidaawwan boondiin kennuu irraa argachuu danda'u

baankii fi waldaa hojii gamtaa egaa baankiifi waldaa hojii gamtaa kun guddina biyyiya tokko saffisisuu keessatti ga'ee olaanaa kan taphatanidha sababni isaas namoonni akka isaan liqeeffatanii jiruuf jireenya isaanii fooyyessanii isaan tajaajiludha .kan ammoo awaazni hedduu warritti dhufuudhaan jireenya isaaf hooyyeffate kun biyya gaarii umuu keessatti guddaaha

hooteelota hooteelota gosa eddoota jiraa isaanis kan akka nyaataa akkasumas dhugaatiiwwan dabaleessimu iddoo bashannanaa fi hiddoo cisichaa kan qabaatanemuutao tayaajilawwan hawaasaaf hedduu kan kennaniidha kunis namoonni garasandee mudaan akka isaan bashannaanaa fi tayaajila isaan barbaadaan akka argatan haala miijeessa

gurguddaa mishaalii manaa mishaaliin manaa kana keessatti wantoota garagaraa kan mana keessatti fayyadamnu namoonni hala salphaata'in gara hiddoo kana dhufani hiddooatti argataniidha kunis jiruuf jireenya ilma namaa keessatti guyyaa guyyaan wantootatti fayyadamnu fiiin dhimma ba'annuudha

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kanatti konkolaatawwan gosa garagaraatu gurguramaa namoonni konkolaataa bitachuu barbaadanis gara iddoo kana deemuudhaan konkolaataa hala sapaatii bifa barbaadanii akka isaan bitatanii dhufan isaan gargaara kun immoo iddoo tokkotti argachuu isaanii yeroo fi humna isaanii akka isaaniif kusatu agarsia

taan mishaalee mana eggaa wontoota hedduut of keessaa qabataa fakkinya tajaajila mana kessatti fayyadamnuudhawwan ta'e namoonni immoo iddoo kana deemudhaan mishaalee garaa kana bitatu yeroo bitatan kana mootummaadhaaf galii argamsisu ratti gihee guddaa xaphatu

Gurgurtaa meeshaaleef manaa kana keessatti meeshaaleewwan adda addaa jiruuf jireenya keenya keessatti mana keenya keessatti fayyadannutti argannuudha . namoonnis iddoo kana deemuudhaan wantoota isaan mana isaanii keessati fayyadamaniif haala salphaan akkasaan argatan isaan gargaara.

Ishuraansii dhaabbatadha dhaabbanni kunis namoota balaa hin yaadame irraa eeguuf akkasumas akkasaan dandamatan kan isaan taasisuudha balaan sun yeroo ga'ee beenyaa namoota miidhaa irra ga'eef saniif ni kafala.

Dunkaanonni aannan gurguran iddoo kanatti gosawwan aannan garaa garaa ni jiraata. Kunis haala qulqullina isaa eggateen kan gurguramuudha. Sababni isaas aannan iddoodhaa gara iddootti walitti guurrame waan ta'eef qulquullina isaa eeggatee iddoo kanatti gurguramuu qaba.

dunganota aannan gurguranne iddoo kanatti egaa annan iddoo a iddootti sassabamantu walitti dhufuudhaan kan gurguraman kun immoo akka qulqullinne isaanii eeganii namoota hawasa biran ga'aniif keessatti shooraulaanaa taphatu

Baankii fi waldaa hojii gamtaa kunni hawaasa gargaaruu irratti siratti dhi'eeffatanii kan hojjetaniidha namoonni akka isaan qusatan aqasumas immoo akka isaan diqeeffatanii dabalatan immoo kakka omishtummaa isaanii galiisaanii dabalatan irratti ni gargaaru.

Qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa. Egaa namoonni karaa seeraatinis ta'ee karaa dhalootaatiin namoonni lafaa akkasumas immoo mana jireenyaa argachuu fi ijaarrachuu ni danda'u. Kun immoo qabeenyummaan isaa kan mirkanaa'u qaama mootummaatiin kan mirkaneeffamuuf yommuu ta'uudha.

dhiyeessiiiwwan uummataa, uummata hunda fayyadamaa taasisuuf dhieesiwwan dhihaatan yeroo baayyee yeroo mootummaan dhiyessu in argina kunis kan akka nyaataa kan akka geejibaa kan akka karaa kan akka daandii ibsaa fi kan kana fakkaatan yeroo inni dhiyessu in argina.

gabaa qabeenyaa iddoo kanatti egaa inshuraansiiwwan gara garaatu gurgurama. Namoonni gara kana dhufanii qabeenyawwan gurgurama kan bitachuudhaan booruuf kaawwatu. Kaan immoo gatiin isaanii dabalaa waan ta'eef olkaawwatanii boruuf bu'aa guddaa irraa argatu.

Manni bunaafi manneen nyaataa kun guddina diinagdee tokko keessatti gahee guddaa taphatu sababni isaas gibirawwan gara garaa mootummaaf ni kaffalu waan ta'eef kun immoo saffisaan akka biyyi sun guddattu ni taasisa.

dhiyeessiiwwan ummataa kun gama mootummaatiin akkasumas immoo qaamoota biraatin dhihaachuu danda'a. Kunis kan akka geejjibaa kan akka galaawwan nyaataa adda addaa ta'uu danda'a hawaasa biraatti akka hunda bira ga'uuf kan hojjetamuudha.

inshuraansiiwwan gosa heddetu jira inshuraansii qabeenya inshuraansiiwwan fayyaa ta'uu dandaa kunis immoo namoonni yeroo baay'ee yeroo dhukkobsattan gara mana yaalaa deemuudhaan inshuuraansii kanaa yaalamuun danda'u akkasumas immoo qabeenya isaanirra miidhaawwan gara garaa yora ga'ee inshuraansiin kun kafatti ni raawwataaf

inshuraansii balaawwan adda addaa hin eegamne ittisuu keessatti gahee guddaa tabata kumis immoo namoonni miidhaasanaaf akka dandamatanii fi egaree isaanii akka irratti xiyyeeffatanii hojjetan ni taasisa waanta'ef kanaafuu inshuuraansii bitachuun baayyee gaariidha

Bakka gurgurtaa konkolaataa; Iddoo kanatti konkolaataawwan gosa garaa garaa kan biyya keessaafi akkasumas immoo kan biyyoota alaa ni'argamu. Iddoo kanatti namoonni fedhii konkolaataa bitaachuu barbaadan gara kana dhufuudhaan haala salphaatiin akka isaan bitatan haala nimijeessa.

Giddugala gabaa kanatti namoonni bittaaf buburtaa raawwatan akkasumassi immoo wantoota gara garaa tu argama iddoo kanatti illee namoonni dhufuudhaan wanta barbaadan akka haala salphaatahin akka isaan bakka tokkotti argatan isaan tajaajila

bakka gurgurtaa konkolaata. bakka kanatti konkolaatawwan garagaraatu gurgurama namooni asitti gurguraan kun daldalota kunni jechuudha isaanis akka maddagalii isaanitti isaan tajaajila namoonni dhufanii bakka kanatti bitan immoo gosota garagaraa iddoo tokkotti argatu wan ta'ef humnaa fi yeroo isaanii qusachuu kessatti ga'ee xaabata

bakka gurgurtaa kanaatti konkolaatawwan gosa heddutu gurgurama namoonnis gara kana dhufuudhaan gosa konkolaataa isaan barbaadan haala salphaateen akkaisaan argatan isaan tajaajila

hoteelooni gosaa hedduutu jiraa kantajaajila nyaataa fi dhugaa kenuu ,akkasumas immoo iddootti bashanan kantaanis jiru dabalaataani immoo iddoo cisiichaa namootaaf illee kaan llaatan jiruu kunis namoonni iddootti bashananini haara galfatanii namoota faanataanii yeroo isaan dabarsan in argaatu.

Gabaa qinxaaboowwanii fi butiika iddoo kanaatti galteewwan garagaraa jiruuf jireenya ilma namaatti barbaachisaan iddootti gurguraamuudha. Kuniis immoo akka maddaa galii namoota waa gurgurachuu barbaadaniif akkasumaas immoo itti fayyadamuu barbaadaniif illee ni tajaajilaa.

dunkaanotaannan gurguran dunkaanota annan gurguran kunn oomishitummaa nanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabatu sababni isaas namoon yeroo baay'ee aannan baayyesanii oomishan idhoo gabaa gurguratanii argatan sirritti dabalanii akka isaan oomishaniif isaan jajjabeessa wanta'eka

baankii fi waldaa hojii gamtaa egaa dhaabbatunni kunniin guddina diina deebiyya tokko keessatti gahee olaanaa xaphatu sababni isaas namoon akka isaan mallaqa qaban akka qusatanii fi akkasumas immoo akka isaan liqqeeffatanii omishaa fi oomishtummaa isaanii dabalaan irratti gahee guddaa xaphatawwan ta'eef

mana bunaa fi mannii nyaataa iddoo kanatti nyaatawwa gusa gara garaa hiddootti gurguramaniidha namoonnis gara iddoo kanaa dhufuudhaan nyaata iwwan akkaataaf hedhii isaan irratti hundaa'uudhan nyaata kana misooratu dabalataanis immoo bunas gabalatanii dhuguudhaan ni keessimta

Baankii fi waldaa hojii gamtaa: Egaa baankii fi waldaa hojii gamtaa kun namootaaf liqii akkasumas immoo qusannaa kan barsiisanii fi akkasaan qusataniif akkaisaan liqeeffatan kanisaan jajjabeessuudha dabaleessi immoo haalattiin bulmaata qabeenya isaanis in barsiisu.

bakka gurgurtaa konkolaataa yeroo ammo namoonni konkolaatawwan gara garaa biyya alaatti gara biyya keessa sinsisun yeroo gurguraan n argina kunis immoo akka maddagalii saanitti illee in tajaajila sababisaas gurgurtaawwan konkolaataa irra bu'aa hedduu argatu waan ta'ef

Gabaa qinxaaboowwanii. Gabaa kanatti wantoota gara garaa kan akka nyaataaf akkasumas immoo uffaannaaf wantoota jiran argachudhaan. qinxaaboofi butikaa kana irratti immoo namoonni wantoota isaan barbaadan gara kanaa jiruudhaan . Namoonni bitachuu barbaadanis gara san deemanii wantoota isaan barbaadan haala salphaa ta'een akka argatan isaan tajaajila.

gabaa qiinxabwagabaan eegaa wantoonitti garagaraa itti gurguramanii fi bitamaniidha qiinxaboowwani fi buxika immoo iddoo namoonni kakka kafanaa kope fi kan kana fakkaatan iddoot isaantti argataniidha ni saalab salphaata'iin akka iddoo tokkotti bitatanii galan isaa taasisa

Mana bunaa fi manneen nyaataa iddoo kanatti galteewwan nyaata gara garaa akkasumas immoo bunnii itti gurguramuudha namoonni iddoo kana dhufuudhaan nyaata isaan barbaadan akkaataa fedhii isaaniitiin kan gaafatanii yookaan ajajatanii nyaatanii tajaajilamaniidha.

mana bunaa fi mana nyaataa yeroo baay'ee namoonni qabeenya xiqqoo qaban mana nyaataa fi mana bunaa kan banachuudhaan namoota hojii hin qabneef hojii umuun akkasumas immoo akka galii mootummaa ta'uuf illee talajilan in argina.

Giddugala gabaa kanatti oomishaalee garagaraa ni argamu. Kunis namoonni haala salphaan iddoo kana dhufanii wantoota isaan barbaachisan haala gaarii ta'een akka isaan argatanii fi akka isaa bitatanii deeman haala kan mijeessuudha. Akkasumas namoonni gurguraniif bitanis naannoo kanatti akka madda galiisaanitti tajaajilamu.

boondiiwwan qaama mootummaatiin kan hojjetamu yoommuu ta'u kuniisimmoo mootummaan madda galiisaa dabaluuf boondiiwwan garagaraa qopheessuudhaan hawaasa biran gaha. kuniis immoo guyyaa itti boondiin kun itti dhumatuufi akkasumas immoo dhala kan qabu ta'a.

Gurgurtaa meeshaaleemanaa: iddoo kanatti meeshaaleewwan mana keessatti tajaajilamnu gosota hedduu asitti gurguramaa asitti immoo namoonni haala salphaadhaan dhufanii akka isaan bitatanii fi dhimma itti bahaan haala kan miijeessuudha kunis namoonni asitti fidani gurguran kun akka madda galii isaanitti tajaajila

gabaa qiinxaaboowwanii fi butikaa iddoo kanatti wantoota dhala namaaf barbaachisan gosa garagaraatu idoo itti gurguramuudha. namoonnis iddoon kana dhufuudhaan wantoota isaan barbaachisan kan akka nyaata kafanaa fi kopheewwan garaagaraa haala salphaatiin akka isaan argatan isaan gargaara.

aaaga wakiin dhawoowwani fi butikiidha iddoo kanatti wantoota dhaallamaati barbaachisan heddo ofkeessatti qabatu kanakka guyyaa guyyaa wantootatti fayyadaman akkasuma sinmu meeshaa ollee adda adda ta 'uu danda'a kana akka kaffanaa kana akka qopheefaa ufkeessatti kaabachuudhaan namoota haala gaariin han dhiyessaniidha

Dhiyeesiwwan ummataa gama kallatti mootummatan akkasumas immoo karaa namooti dhuunfaatii dhihaachuuf danda'a kunis immoo hawaasa hunda akka wal bira ga'uuf kan hojjetamudha ,fakkeenyaf dhiyeesiiwwan geejjibaa ta'uu danda'a dhiyeesiiwwan hawaasni waloomaanitti fayyadaman fi kan kan fakkaatan ta'uu danda'a.

giddugala gabaa kana keessatti namoonni wantoota isaan barbaadan bitachuu akkasumas immoo wantoota isaan barbaadan gulgurachuuf haala kammiijessuudha dabalataan akka maddagalii mootummaa saniiti hileen sirajila giddugallii kun jiraachuun a sabamisaas taaksibwan fi gibraan garagaraa raafunaamaxaa wanta'esa

boondiiwwan mootummaan yeroo baay'ee boondiiwwan gara garaa hawaasa biraati in gurgura sababniisaas yeroo baay'ee yeroo hawaasa biratti maallaqn yeroo baayyetu maallaqa san sassaabuuf jecha boondiiwwan maxxansuudhaan in gurgura

mana bunaa fi mannee nyaataa kun guddiina dinagdeebiyya tokko keessatti gahee guddaa taphatu sababniisaas namoota hojiinhi qabneef hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphatu waanta'ef kunni immoo namoonni iddoo kanatti jiraachuudhaan jiruuf jireenya isaanii akka isaan foyyeffatanii of danda'an taasisa

baankii fi waldaa hojii gamtaa biyya keenya keessatti gosoota baankii heddutu jira isaanis tajaajilawwan adda addaa ni kennu. fakkeenyaaf kan akka liqii kana akka qusannaa akkasumas immoo hawaasa akka omishtummaa isaa dabalachuu danda'u akkasumas immoo akkamitti akka qabeenya isaa qabaachuu danda'u irratti xiyyeeffatu

Giddugala gabaa kana keessatti tajaajilawwan garaagaraa jiruuf jireenya namaa keessatti barbaachisoo ta'an dhiyeenyatti arganna. Kunis immoo, sochii jireenya namaa geggeessuu keessatti gahee olaalaa kan qabanii fi kan taphataniidha.

baankii fi waldaa hojii gamtaa. egaa dhaabbaatonni kun yeroo amma biyya keenya keessatti saaffisaan kan guddachaa jiraniidha kunnis namootaaf gorsaawwan addaaddaa akkasumas immoo kan akka liqii kan akka qusannaa barsiisuu keessatti illee gahee guddaa taphatu

Aappii baankii baankiiwwan eegaa gosa hedduutuu jira isaanis applikeeshinii mataa ofii danda'e qabu kunniis immoo namoonni haala salphaan mana isaanii keessa ta'anii akka isaan bittaaf gurgurtaa garagaraa kanfaltiiwwan adda addaa akkaa isaan raawwatan haala kan miijeessuudha. Akkasummaas immoo qabeenya isaan qaban maallaqa isaan qaban akka ta'anii mana isaaniitti ilaalan isaan gargaaraa.

Mana bunaa fi mannii nyaata iddoo kanatti bunawwan akkasumas immoo nyaatawwan gosa adda addaatu argama namoonnis yeroosaan ta'anii nyaata nyaatanii dabalataan immoo buna haala salphaatiin iddoo tokkotti kkasaan argatan tajaajila kan kennuudha.

maallaqa harkaa namoon yeroo baayyee maallaqa harka kan immoo hishii keessa isaanii keessa in qabaatu sababne isaas bakkee deemanitti kafatiiwwan addada raawwachuuf waan nu tajaajiluuf maalai kunis namoon yeroo baayyee uf arkaan dhaban

giddugala gabaa kana keessatti namoonni bitaaf gurgurataa raawwatan iddoo kanatti argamuudhaan namoonnii gurguratan akka imaddagali isaanittiti akkasumas immoo namoonni gara kana dhufanii bisatani immoo akka soorataatiookaan immootti mishawwan satti fayyadamuuf kantti fayyadamaniidha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

maddi kafaltii diijitaalaa kun guddina dinagdee biyya tokko keessatti akkasumus immoo namoota dhuunfaa irratti qabeenya isaani irratti ga'ee olaanaa kan taphatudha maalif hoo jennee namoonn osoo humna tokko yeroo tokko osoo hin qisaaseessin jiruuf jireenya isaanii akka safisaan raawwatan taasisaa wan ta'eef

Bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti namoonni konkolaataawwan gosa gara garaa biyyoota keessaa akkasumas biyyoota alaa fidanii gurguru. Namoonni fayyadama konkolaataa kana barbaadanis gara sana deemanii konkolaataawwan barbaadan haala salphaa ta'een akka isaan argataniif haala mijeessa.

gagaahidduugalagabaa kana keessatti wantoota jiruu jireenya namaaf barbaachisan wantoota garagaraatu hiddookanatti gurgurama dookanattis namoonni haala salpha'an gara kanadhofanii wantoota isaan barbaachisan haala barbaadaniin akka isaan argataniif haala isaanif mikiissu

Dhiheessiiwwan uummataa egaa mootummaan hawaasaaf waantota isaan barbaachisan nidhiyeessa. Fakkeenyaaf kan akka ibsaa, kan akka bishaanii, kan akka daandiifi kan kana fakkaatan tajaajilaawwan hedduu hawaasa biraan ga'a. Kun immoo hawaasni hundi gidduugaleeffachuudhaan akka isaan irraa fayyadaman taasisa.

hlahoteelonni tayajila gara garaa kennu fakkeenyaaf kan akka nyaata dhugaatii bashanana akkasumas immoo sireestaodanda'a namuun yeroo baa'ee yeroosan maatii fi isaanii qofa yeroo dabarfachuu yero balwaadan gara hoteela kana imalu

gurgurtaa bakka karnatti konkolaatawwan gosa garagaraatu argama iddoo kanatti namoonni konkolaataa kana bitachuu barbaadan haala salphaateen akka gara kana dhufanii kanisaan barbaadan keessaa filatanii akkasaan bitatanii deeman isaan taasisa

Mana bunaa fi manneen nyaata. egaa namoonni manneen kana banachuudhaan akka madda gaarii isaaniifi jiruu jireenya isaaniitti geggeeffataniidha iddootti nyaata gosa garagaraa fi buna danfisaniitti gurguran namoonni biroonis immoo gara kana dhufuudhaan faayyidaawwan gara garaa asirra argatu.

Inshuraansiin gosa hedduutu jira. Inshuuraansii qabeenyaaf ta'u danda'a. Fakkeenyaaf konkolaataaf akkasumas immoo manaatiif waajjiraawwan garaa garaatiif ta'uu danda'a inni lammaffaa inshuraansii lubbuu namaatiif fakkeenyaaf inshuuraansiiwwan dhibeewwan garagaraa tahuu danda'a kasumas immoo inshuraansii lubbuun namoota darbuuf ta'uu danda'a.

inshuraansii gosa heddutu jira inshuraansiin kun kan qabeenya namaatiif akkasumas immoo lubbuu namaatiifsahin namotu jira inshuraansiin kunis balaawwan hin eeggamne gara folloirratti mudataniif kan beenyaa namoota miidhaman saniif kan kaffaluudha kunis immoo namoonni akka miidhaan isaanirraa haala salpa akka dandamatan saan taasisa

nagrgdunkaanoonn annan gurgroomisha annani dabaluu keessatti gahee guddaa dabatu maalifii oomishtoonn mhsan akka haala salphaan gurguratan ini gargaaba kasumas imoo namoonni fedhii qaban akka isaan bitataniif haala miijessu waanta'efa

inshuraansiin biyya tokko keessatti gahee guddaa tabataa sababnesaas balaawwal gara garaa biyya tokko keessatti ummachuu danda'u fakkeenyaaf balaawwan namtochee balaawwan umumaa ta'u danda'a kun immoo miidhaa guddaa hangara jedhamne qabeenya irratilee ta'ee namarratilee geessuu danda'a

daanota annan gurguran dunkaanoonni kon omisha omishtummaa ana dabaloo keessatti ga'ee guddaa tapatu sababni isaas namoonni anan umishan kunnin yeroo isaan gabaa argatan akka omishtummaa ana isaan dabalanii caalchisanii akka isaan oomishanii fi gabaaf dhi'eessan haala mijessa wanta'eef

inshuraansiin yeroo amma hawaasa biratti baratamaa kan dhufedha. sababni isaas namoonni ilaalcha saan qaban akkasumasi immoo balaawwan garagaraarraa ofiittisuuf jecha namoonni inshuraansiiwwan gosa garagaraa bitachuudhaan qabataniiru.

Manni nyaataa kana biratti gosawwan nyaata gara garaatu gurgunamaa akkasuma dhugaatiin bunnis ni jira namoonni . gara iddoo kanatti dhufuudhaan nyaata isaan barbaadan akka fedhiiisaanittti ni sooratu akkasumas immoo yoo barbaadan dhuganii deemuun danda'u.

hooteeloonni eegaa tajaajilaawwan adda addaa dhalalamaatiif kennu fakkeenyaaf iddoo bashannanaa ta'uu danda'u iddoo dhugaatii fi nyaatawwan garaa gara adda'tti arganna ta'uu danda'a akkasumas immoo akka maddagalii namoota chikeessatti qaxaramanii hojataniif bu'aa kan busu ta'a

baankifi waldaa hojii gaamta egaa dhaabbanni kun dhaabbata liqii fi qusannaa akkasumas immoo goorsaawwan garagaraa kan kennuudha hawaasaaf jechuudha namoonni akka isaan qusatanii fi akka isaan liqqiiwwan garagaraa liqqeeffachuudhaan akka hojii ummatanii hojjetan isaan taasisa.

dunkaanota annan gulgura dunkaanonni kun jiraachuun isaanii oomisha omishitummaa aananni dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu maalif hoo jenne namoonni aanan oomishan kun gabaa egaa argatanitti caalchisanii akka isaan oomishaniif isaan tajaaja'a akkasumas immoo namoonni bitachuu barbaadanis hara salphaa ta'een akka isaan gabaarraa argatan ni godha wan ta'ef

gabaa kanatti namoota daldalaa garagaratu jira akkasumas immoo qinxhaabowwan fi butikaa kana irratti immoo wandoonni meeshaalee gurguraman akkasumas bitamuuf acha ta'antu jira namoonni gara kana deemuudha waan isan barbaadan fudhachuudhaan ganama isaaniin galu

Giddugalli gabaa kun namoota bitanii fi namoota gurguraniif faayidaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf namoonni bitatan haala salphaan waan isaan barbaadan iddoo tokkotti kan argatani yommuu ta'u namoonni gurguratani immoo wanta isaan daldalachuu barbaadan gara kana fidachuudhaan gurgurachuun madda galii isaanii argachuu danda'u.

mana bunaa fi mana nyaataa iddoo kanatti nyaata gosa gara garaa akkasummas immoo buunni in gurgurama. namoonni haala salphaa ta, een gara iddoo kana dhufuudhaan akka isaan nyaataaf dhugaatii barbaadan akka isaan argataniif kan haala mijeessuu fi karaa banuudha .

Inshuraansii, inshuraansiin egaa gosa hedduutu jira namoonni kan qabeenya isaaniitiif akkasumas immoo lubbuu isaaniitiif inshuraansiiin galamutu jira kunninnis immoo faayidaa hedduu qaba maaliif Yoo jenne fakkeenyaaf miidhaawwan garagaraa nama sanarra yoo ga'e akka inni irraa dandamatuuf ni tajaajila waan ta'eef.

Namooti annan gurguran iddoo kanatti bu'aalee annani gosa garagaraa gurgaramuu danda'a fakkeenyaaf kan akka ayetuu, itittuu ,dhadhaa, aayibifaa ta'uu dandaa'a jechuudha namoonni bu'aalee aannanii akkasumas immoo aannan bitachuu barbaadan gara kana dhufanii akka isaan bitataniif haalamijeessa

Qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa. qabeenya kaan egaa mootummaan hawaasaaf mirgaatti kennuudha.

dunkanot annan gurburan duunkaanon annan gurburan gatii madaalawaa ta'in oomishtoo tarraa bituudhaan akkasumas immoo namoota hawaasa tajaajilamaa annihin ta'essaniif gatii himmiineen hawaasa biraan kan ga'uudha kunis oomishaa fi oomishtummaa annan dabaluu keessatti gahee guddaa taphatu

Inshuraansii dhabbata ta'ee dhaabbanni kun yeroo ammaatti ilaalcha hawaasaa biratti fudhatamaa baay'ee argachaa dhufeedha kunis namoonni haala boru maalan ta'a irratti xiyyefachuudhaan balaawwan adda addaa dandamachuuf yookaan ofirraa ittisuuf kan inshuraansii kana bitatanii qabataniidha.

maatiin kafaltii dijitaalaa eegaa kafaltiiwwan dijitaalaa kuni faayidaa hedduu qabu namoonni iddoo tokkoo taa'anii namoota biraatiif qarshiiwwan daddabarsuu keessatti ga'ee olaanaa taphata. kun immoo humna namaafi yeroo namaa qusata. kanaaf namoonni yeroo baay'ee fiilannoo isaanii taasisu.

Madda kafalti dijitaalaa yeroo ammaa biyyi keenya madda dijitaalaa kafaltiiwan garagaraatiin kan guddistee mul'attuudha. Kunis immoo saffisa kafaltiiwwan garagaraa keessatti saffisuu yeroo akkasumas immoo yeroo namaa qusachuu keessatti gahee guddaa taphatuudha.

boondiiwwan gosota hiddutu jira fakkinyaaf omrii isaan qabaratti hundaa'uudhaan bakka sadeeti qonelaaluu dandeenya fakkiinyaaf warroota omrii gabaa baaqaban keessaa waggaa tokko gaditan taanimuu ta'u hiddugaleessaanmuu waggaa tokko haga wagaa 1 kan jiran muu ta'u inni boondii yeroo eraaf jiimuu waggaa 1f sanii al ta'uu danda'a

boondiiwwan mootummaan heroo baay'ee ni maxxansa akkasumas immoo n gurgurachuudha hawaasnis bondii kana irraa bituudhaangam n hirmaamtu faayidaan boondii kana irraa argamu takkeenyaa dhala bittaasan irratti dabalataan kan isaan argamsiisuudha

Dhiyeessiiwwan uummataa yeroo baay'ee mootummaan hawaasa biraan ga'uuf yaalu argina kun immoo hawaasa hunda gidduu galeeffate jirenya ummata keessatti shoora olaanaa kan qabuudha.

Bakka gurgurtaa konkolaataa konkolaataawwan gosa adda addaa iddoo tokkotti ni gurguramu. Kunis immoo namoonni gara kana dhufanii bitan waanta barbaadan iddoo tokkotti argachuu isaaniitiin waan bu'aa guddaa qabu keessaa isa tokkoodha.

Giddugala gabaa: giddugalli gaba diinagdee biyya tokkoo kessatti shoora olaana taphatu fakkeenyaaf gibrawwan gara garaatu giddugala gabaa kana keessaa funaanama gibirri funaaname kun immoo tajajala hawaasummaa kessatti ijaarsawan adda addaa akkasumas immoo diinagdee biyyaa san guddisuu keesatti shoora olaanaa qabu.

dunkaanota annan gulgora dunkaanonni kunni qulquliin aananii akkasumas moo oomishittummaa annani dabaloo keessatti ga'ee guddaa taphatu sabameisaas itti gaafatamummaa karaa mootummaatiin ta'ee isaaniitti kennamii waan jiruuf hawaasa saniin haala amanamummaa ta'ein in taajajiru

Mana bunaafi manneen nyaataa egaa kunniin guddina dinagdee biyya tokko dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu. Sababni isaa tokkoffaa humna namaa qaxaruurratti ni hirmaatu ,lammaffaa immoo akka madda-galii mootummaaf illee tajaajilu waan ta'eef.

giddu gala gabaa kana keessatti wantoota gara garaatu gurguramuu danda'a. fakkeenyaaf kan akka goosoota nyaataa, kan akka kafanaa ,kan akka meeshaalee manaa akkasumas immoo wantoota jiruuf jireenya keenya keessatti barbaachisan hunda iddoo sanitti argachuu dandeenya.

dheesiiwwan ummata gosa hedootu jira fakkeenyaaf dheesiiwwan geejjubaa dheesiiwwan galata nyaataa hawaasa biraan ga'uuf akkasumas immoo dheesiiwwan biyyoota alaara gara biyyoota keessaa galan ta'uu danda kunis immoo hawaasni hala salphaaten akka hunduu walqixaanitti fayyadamutaassa

maddi kafaltii diijitaalaa kun tajaajila hawaasaaf hagam hin jedhamee qaba. fakkeenyaaf yeroo gabaabaa keessatti namoonni kafaltiiwwan adda addaa akka isaan kafalan isaan tajaajila kunis yeroo namaa qusata.

gabaa qabeenyaa gabaa-qabeenyaa kana keessatti aksiyoonota garagaraa gurguramuu danda'a kuninis immoo namoonni yeroo ammaa bitachuudhaan bu'aa achirraa argamuu san haala salphaa ta'een akkasaan argatanii irraa tajaajilaman haala mimiijessa akkasumas immoo

mana bunaa fi manneen nyaataa iddoo kanatti nyaatawwan gosa garagara akkasumas immoo buni n arkamu kunees immoo namoota nyaata kana akkasumas immoo buna kana fayyadamuo barbaadaniif iddoo takkootta akkasaan argatuuf haala ni mijeessa

giddu gala gabaa giddu gallii gabaa kun diingdee biiyya tokko keessatti shoora olaanaa taphatu. faakkeenyaaf iddoo daldalaa kanatti namoonni gibira garagaraa in kafallu. kun immoo akka madda galii mootummaa isaanitti laakkawwa maddi galii kun immoo tajaajila hawaasummaa keessatti gahee olaanaa taphatu.

hoteelota. hooteeloonni tajaajila gosa garagaraa namootaaf kennu waan ta'eef namoota hedduuf illee carraa hojii banuu keessatti gahee guddaa qabu fakkeenyaa keessattu namoonni kan akka barumsa guddaa hin qabne yookan immoo barumsa sadarkaa olaana hin qabne haala salphaata'iin akka isaan keessatti qacaramanii fi jiruuf jireenya isaanii gaggeessan isaan taasisa

maallaqi harka maallaqni harkaa kun hala salpaata'iin wanta bira geenyisan mukaanimoo argaenisan hakka bitanuu hin taassa maalifi maallaqni baankii keessa jiru saffisaan wantoota nu barbaannesanitti nukaffalamu baachuu danda'a kun garuu maallaqni harkaa kun wanta barbaannesan ala salphaata'iin akkaitti iraabitanuu hin taassa

Madda kaffaltii dijitaalaa maddi kaffaltii dijitaalaa kun yeroo ammaa baay'ee filatamaadha. Sababni isaas sa’aatii 24 hojjechuu kan danda'uudha . Akkasumas immoo namoonni yeroo rakkinaa akkasumas immoo yeroo gargaarsa adda addaatiif itti fayyadamu.

dunkaanota annani gurgodha dunkaanootni kunni bualii annani gira garaa walitti qabuudhaan gurgo iddookanatti namoon oo mishaalee gara garaa bu'aalii annanni barbaada kan akka dhadhaa itittuu fi annanaayitu barbaada iddoo kana dhufuu bitachuu danda'u

Gidduugala gabaa kana keessatti wantoota hedduu jiruu jireenya isaanii keessatti fayyadaman argachuu danda'a.

hooteeloonni guddina diinaddeemiya tokko dabaloo keessatti shoroolanaa tapatu sababni isaas fakkeenyaaf hooteeloonni gara garaa mootummaadhaaf gibira ni kaffala gibirra isaan kafalan kun immoo mootummaan kun raasaassaabuudhaan hawaasaaf waan biraa hojjechuu dandaa

Mana bunaa fi manneen nyaataa ergaa iddoo kanatti namoonni manniin kana banachuudhaan akka madda galiisaanii fi jiruuf jireenya isaanii itti geggeeffachuu itti fayyadamu akkasumas immoo namoonni nyaatawwani fi buna dhuguuf gara kana dhufuudhaan faayidaawwan gara garaa dhuguun immoo keessufamuu danda'u.

Baankiiwwan fi waldaa hojii gamtaa kun faayidaa hedduu qabu isaaniis fakkeenyaaf diinagadee biyyii keenyaa keessatti namoonni akkasaan liqqeeffatanii omishaa fi omishtummaa isaanii dabalan ni taasisuu.

maddi kaffaltii dijitaalaa eegaa maddii kaffaltii dijitaalaa kun saffisa dinagdee biyya tokko keessatti shoora olaanaa qaba namoonni yeroo isaaniitii fi hunda isaanii qusachuu irraa kan ka'e haala salphaa ta'in akka isaan waliin bittaa gurgurtaa raawatan haala ni mijeessaa wan ta'e

duunkaanonni annan gurguran kunniin qulqullinaan akka isaan gurguraniif tigaafata'ummaa qabu sababisaas mootummaan qaama kanaaf eeyyama daldalaa kenneef iraa wanta'ef kanaafu namoota dhuunfaa caalaa dunkaanoonni kunniin haala qulqullinnaa ta'in annan sun akka gurguramu ga'ee guddaa qabu

Boondiiwwan yeroo baay'ee mootummaadhaan kan gurguraman yemmu ta'u innis akka madda galiitti yookaan immoo maallaqaa hawaasaarratti sassaabamutti laallama .Kunis immoo mootummaan hawaasaarraa maallaqa sasaabuudhaan wantoota hawaasasaniif barbaachisan hunda in guutaaf.

dnknt anggrn dnknt anngrgrn knn m ann gs gr gr omst cl gr nm fydm bbd br kngd knz omis 4mis mnm dbl kst gh oll kntbtd

baankiifiwaldaa hojii gamtaa egaa biyya keenya keessatti baankii fi waldaa hojii gamtaa kun saffisaan kan guddachaa dhufaniidha kuniis faayyidaa hangana jedhamne hawaasaa fileetee biyyaaf gahee guddaa kan gumaachaa jiraniidha akkasumas immoo gumaachaas kan jirani

Boondiiwwan gosa heddootu jira isaanis umrii isaan qaban irratti hundaa'uudhaan boondii giddugaleessa akkasumas immoo boondii yeroo dheeraa jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya.

Gidduu gala gabaa:-Giddu gala gabaa kanatti namoonni waagurguran akkasumas immoo bitachuu barbaadan gara iddoo kanaa dhufuudhaan tajaajilaawwan itti gurgurtaa kana argatu. Kunis immoo namoonni iddoo tokkotti akka isaan argamanii waan barbaadan akka fedhii isaaniitti akka waljijjiiran taasisa.

bakka gurgurtaa konkolaataa egaa iddoo kanatti konkolaatawwan gosa hedduutu gurguramaa kunninis namoonni gara kanadhufuudhaan konkolaataa isaan bifa barbaadanii fi gosa barbaadani akka isaan haala salphaatin akka argatani fi bitatanii deeman kanaa haalamiijessuudha kunis immoo yeroo isaanii qussachuu kessatti ga'ee guddaa xaphata

giddugela gawaa kana keessatti galtiiwwan gara garaa namoonni jiruuf jireenya isaaniin kessatti fayyadaman iddootti argataniidha kunees immoo haala salphaata'in haaga gara kana dhufanii waan barbaadan waan fedhiisaaniiftatanii akka galanis haala kan mijeessudha

inshuraansiiwwan gosa hedduutu jiraa isaanis inshuraansii konkolaata kan manaa akkasumas immoo namoonni yeroo waay'ee fayyaasaaniitiif ishuraansiiwwan garaagaraa ni seenu kunis wantoota hin eeggamneef balaatasaaf kan of irraa ittisuuf isaan tajaajila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

Giddugala gabaa kana keessa namoonni eegaa bakka adda addaatii dhufuudhan iddoo kana dhufuudhaan waan barbaadan bitachuu akkasums immoo wanta gurgurachuu barbaadan gara kan fidanii iddoo itti gurgrataniidha. Kunis immoo namoonni haala salphaa waan isaan qaban akka waljijjiiratan isaan taasisa.

Baankii fi waldaa hojii gamtaa seektaroonni kunniin gahee guddaa guddina diinagdee keessatti nitaphatu. Sababnisaas hawaasa wal faana ta'uudhaan hawaasnisun akka inni guddatu akka inni liqeeffatee fi akka inni qusatu keessatti tajaajilu waanta'eefi.

aapiin baankii kun fajaajilawwan hawaasaaf hedduu kan kennuudha innis karaa mobaayyilaatiin akkasumas immoo karaa dijitaalawaa ta'in namoonni daddabarsa maallaqaa haala saffisaa fi yeroo gabaabaa keessatti akkaisaan daddabarsan kan isaan fajaajiluudha kunis yeroo namaa in qusata

dunkaanota aannan gurguran egaa dunkaanoonni gara garaatu biyya keenya keessatti argamu kunninis qulqullina aannan qabu sani eeggachuudhaan ni gurguuru. kun immoo namoonni daa'ima isaaniitiif akkasummas immoo tajaajila mana isaanii keessatti aannan yeroo bitachuu barbaadan gara kana deemudhaan bitatu.

boondiiwwan kun hawaasa keenya biratti baay'ee baratamaa dhufeera. kunis namoonni yeroo mootummaan tokko boondii kana baasee gurguruuf namoonni bitachuudhaan bu'aa addaa addaa irra argatu. fakkeenyaaf kan akka dhalaa ta'uu danda'a. akkasumas immoo akka deggarsa mootummaa sanitti laalama waan ta'eef

kaabnaatiin mannii nyaataa yeroo baayyee namoonni manneen kana bananii yerooisaan tajaajilaa garagaraa kenna ini argina sabamesaas bu'aawwan gagaraa irraa argatu wanxiif tokkofaa madda galiisaan tajaajilaa lamaffaan immoo namoota hojiiin qabneef caarraa hojii ni banaawwantiif

inshuuraansii dhaabbata yeroo baayee namoonni hubanno isaanii dabaluudhaan inshuuraansii kana ni gutatu kuniis immoo midhaawwan garagaraa lubbuu isaanirra qabeenye isaanirra yeroo ga'u akka beenyaatti hilaallamawwan ta'e namoon yeroo baa'ee inshuuraansii ni butatu

ummataa gama mootummaatiin kan dhihaatan yommu ta'u kunis immoo kanaakka ibsaa bishaan daandii kasumas immoo wantoota hawaasaaf jiruuf jireenya isaa keessatti barbaachisan hundaa guuturatti kan dhi'eeffate jiruudha

Inshuransiiwwan dhaabbata yeroo amma namoonni yeroo ilaalcha isaanii jijjiiratanii fi bitachaa jiran keessaa isa tokkoodha sababni isaas miidhaawwan hin yaadamne gara fuula duratti muudatu keessatti midhaa isaan hambisuu keessatti shoora olaana waan qabuuf jechuudha.

dunkaanota annan gurguran dunkaanoon annan gurguran kuniin oomishaf omishtmmaa annan dabaluu keessatti gahiya guddaa tapatu sabamisaas namoonni annan omishan bakka gurgurtaa aanamni kan igaargatanitti oomisha isaanii siritti dabaluu fi akka caalmaatti oomishan isaan taasasa

inshuraansiin dhaabbata yeroo amma saffisaan guddachaa jiru keessaa isa tokkodha sababni isaas ilaalchi hawaasiin inshuraansiif qabuu baay'ee jijjiramaa dhufeerawanta'eef kunis kan ta'e balaawwan tasaa heddutu addunyaa kanirratti muudachaa dhufe kanaarraa ka'uudhaan inshuraansii kana bitatee of arkatti qabata

Gabaaaf qinxabowwani fi butiikii iddoo kanatti wantoota jiruuf jireenya ilma namaatif barbaachiisan iddootti argaamaniidha. Fakkenyaaf kan akka uffannaa, kana akka nyaataa, kana akka kopheewwaniifi akkasumaas immoo kan akka meshaalee mana keessatti fayaadamnuus ta'uu dandaa'a.

maddi kafaltii dijitaalaa maddii kun eegaa akka kafaltiiwwan saffisaa ta'ee akka kafaluu taasisa maaliif hojinne namni tokkodo tokko taa'ee namoota biraatii irratti qarshii daddabarsuu ni danda'a kun immoo haala bittaaf gurgurtaa biyya san biyyoota alaa wajjiin saffisuu keessatti ga'ee olaanaa taphata.

bakka kanatti namoonni yeroo amma baayyinaa konkolaataa gurguruu irratti hirmaatanii in argamu. kunis immoo madda galii isaanii dabaluu keessatti gahee guddaa taphata sababni isaas yeroo amma bu'awwan adda addaa irraa ni argatu.

hooteeloonni biyya keenya keessatti baayinaan kan argamana yommuta'o kuniinis immoo namoota hojiiin qabneef hojii'umu keessatti gahee guddaa taphatu akkasimas immoo akka maddagalii biyya tokkoo dinandeessaa guddisuu keessatti gahee guddaa taphatu

Mana Bunaa fi manneen nyaataa manneen kun egaa biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphatu. Sababni isaas humna namaa hojii hinarganneef hojii uumuu keessatti shoora olaanaa taphatu waanta ta'eefi. Kanaafuu mootummaan xiyyeeffatee akka isaan jajjabeessu irraa eegama.

Gurgurtaan meeshaalee manaa iddoo kanatti meeshaaleewwan gosa garagaraa mana keessatti itti fayyadamnutu argina. kana keessatti namoonni haala gaariin dhufanii akka isaan bitanii fi akka isaan fudhatanii gara mana isaani itti deemametti ijaaji laman kana haala miijeessuu keessatti ga'ee guddaa kan taphatuudha.

baankii fi waldaa hojii gamtaa guddinainaa biyyaa tokko dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu sabamesaas hawaatani sun akka inni maallaqaa inni qabaatu haala gaaliin akka qusaatu akkasumas imoo dhiqeeffachuudhaan oomishaaf hoomishitummaas akka dabaaluuf guddiina ariifachisaa akka fiduu keessatti ga'ee taphaatu waan ta'ef

Baankiifi waldaa hojii gamtaa:-Baankiifi waldaa hojii gamtaa kun hawaasaaf kan akka liqii akkasumas immoo qusannaa kennuudhaan akkasumas immoo beekumsa hawaasaaf laachuu keessatti ga'ee guddaa kan taphatanidha. Kunis diinagdeen isaanii akka guddatu kan taasisanidha.

baankii fi waldaa hojii gamtaa egaa biyya keenya keessatti baankii fi waldaa hojii gamtaa gosa heddutu jira haa ta'uti malee kaayyoon isaanii akka hawaasni qusatuu akka liqqeeffatuu fi akkasumas immoo haalatti qabeenya isaa qabatuun kan barsisaniidha kun immoo gahee guddina biyya tokko keessatti gahee guddaa taphata

hooteelota faayidaa hedduu qabu isaanis yeroo baay'ee tuuristootni biyyoota aalaa gara biyyoota keessaa dhufan iddootti hara galfataniidha akkasumas immoo namoota hooteela kan banani hojisisaniif akka maddagaliiti fi diinagdeebiyya tokko guddisuu keessatti ga'ee guddaa kan taphataniidha

Dhiyeessiiwwan ummataa gara kallatti mootummaatiin dheesiwwan adda addaa ummataaf kan dhiyeessan yammuu ta'u fakkeenyaaf kan akka geejibaa ta'u danda'a akkasumas moo kan akka nyaataa ta'u danda'a dabalataan immoo dhiyeessiiwwan biyyoota aalaa irraa gara biyyoota keessaa seenanis mootummaan haala ittigaafatamummaa qabuun raawwachuu danda'a.

gurgurtaa meeshaalee manaaiddoo meeshaalee gurgurtaa kanatti gosawwan garagaraa kan tajaajila mana keessattiitti fayyadamnu idootti argannuudha kunninis kan akkaameeshaalee ciisichaa kasumas immoo nyaatottin bilicheeffachuuf kannuu fayyadan ta'uu danda'u

duunkaanota aannan gurguran iddoo kanatti bu'aaleen aannanni gara garaa akkasumas immoo aannanis gurguramuu dandaa,a fakkeenyaaf kan akka aayetu kanaa dhadhaa kanaa aayibi fi kana akka itittufaa qulqulinaa qabuun iddoo kana argatanii namoonni haala salphaatin akka isaan bitatan haala ni mijeessa.

dheesiiwwan ummataa kun karaa mootummaatiinis ta'ee karaa namoota dhoonfaatien hawaasa hunda gidduu galeeffateen akka bira gaamuuf kan hojjetammuudha kunis fakkinyaaf kana akka ibsaa, kan akka bishaan, kan akka daandii fi kan kana fakkaatan ta'u danda'a

boondiiwwan kana kan qopheessu mootummaadha mootummaan kunis maallaqa ykn galii dabalataa argachuuf jechadha kunis immoo haawaasaaf yeroonni deebisee kaffalu boondii qashiin bitameefu kasumas immoo dhaalairratti dabaludhaan

boondiiwwan gosa hedduutu jira fakkeenya boondiiwwan umrii isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka 3tti qoodnee ilaaluu dandeenya boondii yeroo gabaaba kan waggaa tokko gadii kan ta'e boondii giddugaleessaa kan waggaa tokko fi haga waggaa 1 ta'uu danda'a boondii yeroo dheeraa kan jeennu waggaa 10fi sana oliidha kunis immoo dhala mataa ofii kan danda'ee qabuudha.

Giddugala gabaa , giddu galii gabaa kun dinagdee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphatu sababni isaas iddoo kanatti gibirawwan fi taaksiiwwan gara garaatu qabamuun mootummaatiin funaannamu kun immoo akka galiin mootummaa suni dabalu fi bu'aalee gara garaa akkasumas immoo diinagdeen sun akka guddatu taasisa waan ta, eef.

eesii wanummataa dheesii wanummataa tajaajila hawaasa biraan ga'uudha kunis immoo hawaasa hundaa akka gidduu galeeffate bira ga'u kan hojjetammodha fakkenyaaf kan akka geejibaa karaa ibsa bishaan fi kan kana fakkaatan ta'u danda'a mootummaan siratti xeeffate kan irratti hojjatudha

madda dijjitaalawwaa ,maddii kafaltii diijitaalawaa jiraachuun isaa namoonni iddoo dha gara iddoo tokkotti akka daldala isaanii saffisanii fi akka isaan gurguratan in taasisa seera kun immo guddina biiyyaa isaanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphata.

, Dunkaanota annan gurguran iddoo kanatti aannan gosa addaaddaan ni gurgurama. Fakkeenyaaf ayiituu ta'uu danda'aitiittuu ta'u dandaa, akasumas immoo bu'aalee aannanii garagaraa iddootti gurguramaniidha namoonni gara kana dhufanii annan kanaakkaisaan bitataniif haala mijeessa.

inshuraansiin dhaabata yeroo ammo biyya keenya keessatti saffisaa fi akkasumas imoo f0a guddaa waasa biratti argachaa dhufeedha kunis namoonni yeroo baay'ee balaawwangaragaraa isaan hin muddatan inshuraansii kana bisatanii harkatti qabacuu isaanii faayidaa guddaa akka qabu hubatanii waan jiraniif

gabaa qabeenyaa abbootiin dureeyyii ta'aan gabaa qabeenyaa yookaan qabeenya kana bitachuudhaan caalmaatti akka qabeenyi isaanii guddifatan isaan taasisa. kunis immoo abbootii qabeenyaa itti dhufuudhaan warshaa tokko akkasumas immoo waan guddaa ijaaru danda'u.

Giddugala gabaa kana keessatti namoonni gurguranii fi bitatan walitti dhufuudhaan kan gaggeeffatan yemmuu ta'u kunis immoo namoonni gurguran akka madda galii isaaniitti akkasumas immoo namoonni bitachuuf dhufan akka soorata akkasumas immoo ittiin jiraachuuf ta'uu danda'a.

inshuransii gosa hedotu jira inshuraansii qabeenyaafsiin nama akkasumas imoo inshuraansii lubbuu namaa tirsiiin namoot jira kunniis immoo miidhaawwan gara garaa namoota irratti akkasumas immo qabeenyaa irratti gara fulliraatti muudachuu danda'a kun immoo miidhaa sanirraa akka namoonni hala sal phaata'in akka isaan dandamatan akkasumas immoo diinaddee isaanii akka deebisanii ijaalaniif gayya guddaa tabhata

Inshuraansii gosoota hedduutu jira; inshuraansii qabeenyaa akkasumas inshuraansii fayyaa jedhamanii bakka gurguddootti qoodamuu danda’u. Namoonni yeroo baay’ee dhaabbata inshuraansii gurguddaa irraa inshuraansiiwwan kana bitachuudhaan, balaawwan hin eegamne irraa of ittisu.

madda kkanfaltii dijjitaalaa, maddii kafaaltii diijitaalaa kun jiraachuun isaa daldaalii akkaa safisuufi guddiinnii ariifachiisaa irraa akka ga'u ni tasiisaa sabaabnii isaas daldalaan tokkoo as ta'ee biyyoota alaarraa yookiin kan iddoo birraa iraatti maallaqa kana kafaaluudhaan meeshaa isaa fudhachuu hin daddaa'a wan ta'eef.

Dunkaanonni aannan gurguran kun qulqullini aannanii irratti sirritt xiyyeeffatanii hojjetu. sababni isaas namoonni garagaraa yeroo isaan achi deemanii bitan san qulqullinni isaa laaluun dhufanii bitu waan ta'ef isaan sababii kanaaf qulqullina aananicha san eeguudhaan gurguru.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

inshuraansiin guddin saffisaate akkasumas immoo tifufaate akka jiraatotaas sababanisaas bi tokko sabawa adda addaatiin kufaatiin ishii mudachuu danda'a haa ta'uti malee sababiin inshuraansii jiruuf kanaaf guddinsh tifuufsisuu dandeessi

Gurgurtaa meeshaalee manaa meeshaalee manaa egaa tajaajiila mana keessatti kan talaajilan yemmuu ta'u inniis immoo kan akka nyaata qopheeffachuu akkasummas immoo haara galfachuuf mana keenyatti bareeffachuuf illee kan tajaajilamnuudha. iddoon kun heddoowwan gosoota garagaraa kan of keessatti qabatu wanta'eef namoonni haala salphaan garaa kana dhufanii itti tajaajila argachuu danda'u.

Inshuraansiin dhaabbatadha. Dhaabbanni kunis dursa namoota galmeessudhaan kana immoo qabachuudhaan maallaqa irraa fuunaanaa haata'uutii malee namoonni balaawwan adda addaa warra irra ga'e balaa saniif beenyaa isaaniif ni kennaaf.

dunkaanota aannan gurguran; iddoo kanatti aannan bu'aalee gargaraatiin gurguramuu danda'u fakkeenyaaf kan akka aannan itittuu dhadhaa fi ayibiifaa gurguramuu ni danda'a. kana irratti immoo namoonni gara kana dhufanii wantoota isan barbaadan akka isaan argataniif illee haala nii mijeessa.

gabaa qabeenyaan kun fakkeenya warshaa gurguruu ta'uu danda'a warshaa kana keessatti namoonni walitti dhufuudhaan qabeenya kana ni bitatu kunis immoo abbummaa qabeenya sanii ni mirkaneessaaf wanta'eef bu'aan warshaa sun fiduu hunda hiirachuu danda'u

heesiwwammata pheesiiwwan ummata kun mootumaan hawaasaaf hunda biraa akka ga'uuf wantaa dhiheessuudha kunisimma fakkeenyaaf kan akka geejji waa ta'uu dandaa kaan imoo tajaajilaa hawaasammaa namoon hund walgixaan kanatti hirmaatan haalawwan kan mijeessa ta'a

Boondiiwwan kana kan labsu kan mexxansu mootummaadha. Kunis immoo akka madda galiii kaan immoo galii guddisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuudha. Kun immoo hawaasaaf wantoota isaan barbaaachisan guutuu keessatti ni tajaajila.

aappiin baankii baankiiwwan gosa hedduutuu biyya keenya keessa jira isaanis aappiiwwa mataa ufii isaanii danda'an kan qabuudha kunis hawaasa tajaajiluu keessatti gusee guddaa kan xaphatuudha maallaqa gara iddo tokko gara iddo tokkoo dabarsuuf kasumas immoo yeroo gabaabaa keessatti namoonni bittiafu gurtaa akkasaan raawwatan isaan gargaara

Inshuraansiin gosa heddutu jira fakkeenyaaf inshuraansii qabeenyaaf kan akka konkolaataa, manaaf ta'uu danda'a akkasumas immoo inshuraansiin fayyaa jiraachuudha. Namoonni balaa hin yaaddamni balaa tasaa irraa of eeguuf jecha inshuraansiiwwan kan bitatu.

boondiiwwan kana kan qopheessu mootummaadha. Innis akka madda galii ykn hawaasa biraa maallaqa funaanii barbaadu, boondiiwwan gosa adda addaa maxxansee hawaasaatti ni gurgura. Kun immoo hawaasni akka maallaqa kaawwachuuttiillee ilaalama.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

maxo kafalti rijitaalaa maxiikafalti kun yeroo ammaa biyya hinyikiisatti haala saffiiisaa ta'e guddacha akkasumas imuo baratamaa dhufedha kunis immoo umea namaa qusaachuu fi yeroo namaa qusachuu irratti ga'ee guddaa waan qabuuf akkasumasimuu dina dee biyyatoko dabaluu kessatti ille shoroolaanaa tapata

Inshuraansiin dhaabbata guddaa ta'e akka qusannaatitti haa ta'uuti malee yeroo rakkinaatiif kan itti fayyadamnuudha. Kunis miidhaawwan hin beekamne yookiin balaawwan tasaa fuulduratti nu mudataniif kan dafee nu qaqqabuu fi miidhaa sana irraa akka dandamannu kan nu taasisuudha.

Inshuraansii dhaabbataa yeroo dhi'ootti beekkamaa dhufeedha. kunis ga'ee guddaa qaba.

boondiiwwan yeroo baay'ee mootummaan kan maxxanfamani ta'uu akka dhimma biyyaatitti wanti galiin sassaabamu jiraata yeroo baay'ee mootummaan boondii maxxansuudhaan kan hawaasarraa maallaqa bardaadan guuruudhaan kan galmasaa bakka gahachuu danda'a.

aapiin baankiin nahuuni hala sal baata'en akka mana isaanataanii tajaajilawwan baankiiwwan garaa garaa akka isaan argatan isaan tajaajila koninis daddabarsa maallakaa baankii tokko gara baankii tokko akkasumas moo akkaawanti tokorranamoota akkaawanti giraa daddabarsu ta'uu danda'a

Mana bunaa fi manneen nyaata eegaa namoonni yeroo baayee mana bunaafii manneen nyaata kana banuudhaan hawaasa yeroo tajaajilaa in gargara. kunis akka madda galii isaanii guddisuu keessatti shoora olaanaa taphata yeroo baayyees namoonni mana buna fi manneen nyaataatti gara guddaatti yeroo isaa ol guddatanis argaa jira.

mana bunaa fi manneen nyaataa yeroo baayyee abbootiin qabeenya mana nyaataa fi mana bunaa kana banuudhaan namootaaf tajaajilawwan garagaraa yeroo kennan in argina akkasumas immoo namoota hojii hin qabneef hojii umuu akkasumas immoo gibira mootummaaf galchuurratti in hirmaatu.

Bakka gurgurtaa konkolaataa. Bakka kanatti gosawwan konkolaataa kara garaatu argama namoonni iddoo kana dhufanii konkolaataa barbaadaan filatan haala salphaa ta'en bitatanii akka deeman isaan taasisaa akkasumas immoo namooni iddoo kanatti gurguratan akka maddagaliitti illee tajaajajila.

Dhiyeesiwwan ummataa yeroo baay'ee mootummaan hawaasaaf kan dhiyeessu yommuu ta'u. Kunis immoo hawwaasa hunda giddu galeeffachuudhaan hawwaasni sun akka irraa tajaajilamuuf akka bu'aa irraa argatuuf kan isa taasisudha. Kuni ammoo jiruf jireenya ilma namaa walsimsisuu keessatti ga'ee olaanaa taphata.

Inshuraansiin gosa idduutu jira inshuuraansii qabeenya akkasumas immoo inshuraansii fayyaa ta'uu danda'a. Kuniis immoo namoonni qabeenya isaan irraa balaawwan addaadhaatisuuf akkasumas immoo balaawwann dhibeewwanta isaa namamuudatan irra dandamachuuf namoonn inshuraansii kanaan ibitatu.

Bakki gurgurtaa konkolaataa kun jiraachuun isaa mootummaadhaaf yookiin biyya tokkoof ga'ee guddaa qaba. Sababni isaas, iddoon kun konkolaattota biyya alaatii gara biyya keessaatti galan gurguru waan ta'eef, gibira guddaa funaanuuf ni gargaara.

Boondiiwwan qaama mootummaatiin kan maxafaman Yoo ta'u innis guddina biyya tokko saffisisuuf akkasumas immoo ummata irraa maallaqa sassaawuuf qaala'insi jireenyaa akka irratufillee gahee guddaa kan taphatuudha boondiin.

Gabaa qabeenyaa kana irratti qabeenya warshaa tokko yookaan immoo qabeenya dhaabbata tokko iddootti gurguramuudha. Namoonnis yeroo qabeenya kana bitan ni argina sababni isaas abummaa qabeenyummaa sanii ni mirkaneessaaf yookan immoo faayidaa kamiiiraayyuu ni qooddatu wan ta'eef.

Aappiin baankii gosa hedduu qabaa fakkeenyaaf kan bilbilaan itti fayyadamnu akkasumas immoo meeshaalee kan akka maashini qarshi baasuuf galchu ta'uu danda'a kunis immoo humna namaafi yeroo namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa waan taphatuuf appilikeeshiniin baankii kun babal'achuu qaba.

Inshuraansiin dhaabbata yeroo ammaa saffisaan guddachaa jiru keessaa isa tokkoodha. Innis tajaajilawwan hangana hin jedhamne biyya tokko keessatti kan qabaatudh. Fakkeenya balaawwan hin yaaddamne boodarratti nama mudachuu danda'an ittisuu keessatti akkasumas immoo erga uumamee immoo akka dandamatan taasisuu keessatti ga'ee guddaa taphata waan te'ef.

Gabaa qabeen gabaa qabeenyaa dhugaa warshaa tokko jaaru fi kaan immoon tokko biyya tokko keessatti dhaabuuf qabeenyummaa kan gurguramuudha . kunis immoo namoonni yeroo baay'ee yeroo bitanii argata sababnisaas abbummaa warshaa sanaa ni mirkaneessaaf waan ta'e.

Inshuraansiin dhaabbata faayinaansii guddaa ta'ee kan hawaasa irraa maallaqa sassaabuudhaan hawaasni sun miidhaawwan garaa garaa balaawwan tasaa fulduratti, egereetti nu mudatan saniif dandamachuuf hawaasa sana deeggaruuf dhaabbata dhaabateedha. Kunis namoonni miidhaa isanii irraa akka dandamatan isaan taasisa.

Boondiiwwan mootummaan yookiin qaamoota eyyama qabaataniin kan mandheeffamu yommuu ta'u, namoonni haala salphaata'een akkasaan bitatanii bu'aa irraa argatanisaan faassuudha bu'an isaan argatanis qarshii dabalataan boondii isaan irraa bitan irraa caalaa dhala waan dabalatuuf.

boondiiwwan yeroo baay'ee mootummaan kan maxxanfamanyoo ta'u innis mootummaan tokko maallaqa sassaabuu ofeegganno galiiisaa dabaluuf jecha boondiiwwan kanaa ni maxxansa. akkasumas immoo hawaasaaf gurguraachuudha hawaasa irraa maallaqa sassaabuudhaan. wantoota hawaaa mataa saniif barbaachisan ni guutaaf

Maddi kanfaltii dijitaalaa kun jiraachuun isaa namoonni haala saffisaa ta'een kanfaltiiwwan garaa garaa biyya keessas ta'ee biyyoota alaa akka isaan raawwataniif haala nimijeessa. Kun immoo yeroo namaafi humna namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa qabaata.

Boondiin qaama mootummaatiin kan manxafamu yommuu ta'u innis diinadee biyya tokko keessatti shoora olaanaa taphata .fakkeenyaaf dadda-barsii maallaqaa biyya tokko keessatti yoo baayyate mootummaan ummata irraa maallaqa sassaabuuf jecha boondiiwwan kana gurgura.

Inshuraansiin gosoota hedduu jira; inshuraansii qabeenyaa akkasumas inshuraansii fayyaa ta'uu danda'u. Inshuraansiin qabeenyaa, qabeenya irra balaawwan adda addaa ga'an ittisuuf kan tajaajiludha. Inshuraansiin fayyaa immoo, dhibeewwan garaagaraa namoota mudataniif akka dafanii yaala argatan haala kan mijeessu waan ta'eef.

Hooteelota biyya keenya keessatti hoteela gurguddoonni argamu kunis immoo akka madda galii fi sharafa biyya ala argamisu keessatti illee ga'ee guddaa taphatu. sababni isaas turistoonni hedduun biyyoota alaa gara biyyoota keessaa dhufan iddootti boqonnaa isaanii waan ta'eef.

gabaa qinxaaboowanii fi buutika iddoo kanatti igaa namooni waalaldalachuu barbaadan akkasumas immoo biitachuu barbaadan gara kana dhufaniidha iddootti waarganii wal jijjiraniidha kunis jiruuf jireenya namaa keessatti ga'ee guddaa kan taphatuudha

Hoteeloonni gosa hedduutu jira. Isaan keessa hoteeloonni taajilawwan adda addaa kennuu danda'u. Fakkeenyaaf tajaajila nyaataa tajaajila dhugaatii, tajaajila iddoo bashaanaa, tajaajila iddoo cisichaas kan of keessatti haammataniidha.

inshuuraansiin gosaa eddootuu jiraa inshuuraansii fayyaa akkasuumaas immoo inshuuraansii qabeenyaa ta'uu dandaa'a namoonni yeroo baay'ee qabeenya isaani irraa balaawwan addaa addaa inegamnee irriisuuf inshuuraansii kananiegaatuu dabalataan immoo inshuraansii nama fayyaa namoonni yeroo isaan dhukkubsatan haala salphaatan rakka mana yaalaa deemanii irraa dandamatan insuraansii kana in eggatu

Gabaa qabeenyaa kun namoonni yeroo baay'ee abbootii qabeenyaa ta'an keessattuu qabeenya kana bitachuudhaan abbummaa isaanii mirkaneeffatu. Kunis immoo bu'aan warshaan kun yookaan immoo qabeenyi kun fidu keessatti mirga bu'aa san hiirachuu qabu waan ta'eef.

mana bunaa fi manneen nyaata iddoo kanatti namoonni nyaatawwan gara gara akkasumasimo dhugaatiwwan bunaa barbaadan gara kana iddoo kana dhufuudhaan tajaajila kana ni argatu kunis immoo namoonni isaa gurguran kunii immoo akka madda galii isaanii fi jiruuf jireenya isaaniitti gaggeeffatannis illee haala ni mijeessa

Inshuraansiiwwan gosoota hedduutu jiru; inshuraansii qabeenyaa akkasumas inshuraansii fayyaa ta'uu danda'u. Kunis immoo, namoonni balaawwan hin eegamne kan gara fuulduraatti isaan mudataniif akka of qusatan, ykn immoo balaa sana irra akka dandamatan ni mijeessa waan ta'eef.

baankii fi waldaa hojii gamtaa egaa baankiifi waldaa hojii gamtaa kunniin faayidaa hedduu qabuu fakkeenyaaf guddinna dinagdee biyya isaaani guddisu kessatti shoora olaanaa kan taphataniidha sababni isaas namoonni haala ittiin qabeenya isaanii qabatan haala ittin qusatan akkasumas immoo haala ittiin oomishtummaa isaanii dabalan irratti bekkumsa guddaa laataa waan ta'ef

qabeenya lafaa fi maniin jireenyaa qabeenya kan heegaa namoonni dhuunfaa akkasumas immoo mootummaadhankan qabaman yommuu ta'u kunnnis namoonni mirgatti lafa sanitti fayyadamuu akkasumas immoo mana jireenyaa isaan keessa jiraachuu dhimmaa dhokkamu mirga isaa kennuudha

giddu gala gabaa. giddu gala gabaa kanaatti galteewwan garagara namoonni jiruuf jireenya isaanii keessatti fayyadaman kan akka nyaata kafana uffata yookaan immoo kopheewwan gosa adda addaa iddootti argatanii bitatanii dhimma itti baataniidha

inshuraansiin dhaabbata yero amma hawaasa biratti fudhatama guddaa argachaa dhufedha sababni isaas hawaasa ilaalchi inni midhaawwan garagaraa irraa of eeguuf qabu waan dabalaa dhufeedha kunis immoo midhaawwan garagaraa akka hawaasni sun dandamatu kessatti ga'ee guddaa taphata

giddugalaa gabaa kanatti namoonni wantoota isaan barbaachisan kan akka oomishaalee gara garaa iddoo kanatti argataniidha. kunis immoo namoonni haala salphaa ta'een akka isaan waan isaan fedhan akka argatan isaan tajaajila.

baankii fi waldaa hojii gamtaa kun hawaasaa deegaruu keessatti ga'ee guddaa taphatu fakkeenyaaf kan akka liqii kennu, akkasumas immoo namoonni akka qusaatan tajaajila dabalataanis immoo namoonni akkamitti akka maallaqa isaanii qabachuu danda'anis gorsaawwanaddaaddaa in kenna

inshuraansiin yeroo ammaa hawaa sa biratti baay'ee baratamaa dhufeedha kuniis immoo namoonni wantoota isaan balaatasaa mudatan irraa dandaamachuuf jechaa namoonni inshoraansii kana bitatanii qabatan kanirraan immoo namoonni balaa kan akka isaan dandamatani isaan dandechisa wanta'eef

duunkaanota aannan gurguran dunkaanonni konni namootaaf faayidaa hedduu qabu fakkeenyaaf omishtoonni garatti baafatani gurgurataniidha iddookannatti akkasumas immoo namoota mitachuu barbaada gara duunkaana kana deemuudhaan kaannan kan argachuu danda'a

giddu galagabaa kanaa keessatti wantoota jaragaraa tu argama isaaniis kan akka nyaata kismas kur'ii kafanaa fi hangana fakkaata namoonn zi'uuf jireenya isaanii keessatti hundootasa barwaachisan gara kana dhufuudhaan haala salphaatain akkasaan bitataniif haala imijeessa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

Inshuraansiini gosa hidduutu jira. Inshuraansii qabeenya, akkasumas inshuraansii lubbuu namaaf bitamuu ta'u danda'a. Kunis immoo balaawwan hin eegamne gara fulduraatti muddataniif kan nu tajaajiludha. Kunis immoo haala salphaa ta'een akka irraa dandamanu nu taasisa waan ta'eef.

Biyya keenya keessatti baankiiwwan gosoota garagaraa akkasumas immoo waldaawwan hojii gamtaa garagaraa walitti dhufuudhaan waliin ijaaramanii diinagdee biyya tokkoo guddisuu keessatti shoora olaanaa kan taphataniidha. Kunis immoo akka guddinni biyyasanii saffisuu keessatti ga'ee taphata.

Inshuraansiin dhaabbata yeroo ammaa saffisaan biyya keenya keessatti guddachaa dhufeedha kunis hawaasni ilaalcha inshuraansiif qabu baay, ee jijjiiramaa kan dhufeedha sababni isaas balaawwan gara garaa hin eeggamne muudachuurraa kan ka'e namoonni akka inshuraansii kana qabaatan isaan goche.

Dunkaanota aannan gurguran kun aannan qulqullina qabuu gurguru. sababni isaas itti gaafatamumma gama mootummaatiin itti kenname jira waan ta'eef. kunis immoo qulquliina aannan qabuf fayyadamaan akka in argatu sataassa

Hooteeloonni tajaajilaa adda-addaa kennu fakkeenyaaf kan akka nyaata, dhugaatii, bashannanaa akkasumas immoo iddoo cisichaa ta'uu danda'a. Namoonni yeroo baay'ee iddoo tokko irraa gara iddoo biratti yeroo socha'an hoteelato kana fayyadamuudhaan nyaataaf dhugaatii akkasumas immoo iddoo haaratti galfatan ni godha.

gabaa qabeenya yeroo ammaa namoonni hedduun qabeenya kana bitachuu kan isaanii taasiiffachuu keessatti yeroo hirmaatan ni argina kunis bu'aa isaan argatan dachaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphata waan ta'eef kun immoo namoonni humna qaban walitti dhufanii waan guddaa hojjechuu danda'u

gabaa qixxaabowwanii fi butikadha. iddoo kanatti wantoonni namoonni jiruuf jireenya isaaniitti barbaachisan waan hundaa itti argatanii bitatanii galaniidha kunniisimoon haala gaarii jiruuf jireenya namaa keessatti gahee guddaa taphatanii fi shoora olaanaa kan qabaniidha.

Bakka gurgurtaa konkolaataa Kun guddina biyya tokko keessatti gahee guddaa taphata. Sababnisaa konkolaatawwan asitti gurguraman yeroo baay'ee biyyoota alaarraa dhufanii gara biyya keessatti gurgurama waan ta'ef yeroo isaan geejjibaman motummaan gibirawwan garagaraarraa funaanuu galii isaa dabala.

hotelonni gosaa hedduudha akkasumas immootajaajila hedduukennu danda'u kana akkanyaata dhugaatii bashannanaa haara galfii ykna kanafaata'u danda dabalees immoo namoonni gara kana dhufanii waan isaan barbaadan hara galfatan haalani mijeessa

mana bunaa fi manneen nyaata iddoo kanatti gurgurtaawwan hedduutu raawwatamaa kan akka nyaataa fi bunaa chuudha namoonni taajila kana barbaadanis gara kana dhufuudhaan nyaataaf buna kana in fayyadamu namoonni iddoo kanatti hojjetan illee akka madda galii saanitiif tajaajilama.

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kanatti konkolaatawwan gosa gara garaata gurgurama namuun iddoo konkolaataa bitachuu barbaadan gara iddoo kana imaluudhaan konkolaatawwan barbaadan bakka tokkotti argachuu danda'u kun immoo yeroo isaaniif qusata

Bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti konkolaatawwan gosa hedduutu argama iddoo kanatti namoonni bakka kana uummatani kan konkolaataawwan kana gurguran akka madda galiisaanii isaaniif tajaajilaa akkasumas immoo namoonni immoo haala salphaa ta'een iddoo bakka gurgurtaa kanatti deemuudhaan konkolaataa isaan barbaadan argachuu danda'u.

baankii fi waldaa hojii gamtaa iddoon kun tajaajilawwan garagaraa ummataaf keenna kunis kan akkaliqqaa qusannaa fi kanneen biroo ta'uu danda'a kunis namoonni haala saalphaan qarshiesaanii akka isaan qusataniif kassumis immoo bittaaf ulgurtaa adda addaa akka isaan kessumissaniif saan tajaajila

aapiin baankii kun tajaajilawwan garagaraa hawaasaaf kan kennuudha innis kafaltii saffisaan kafalu akkasumas immoo daddabarsa maallaqaa namoota tokko gara namoota biraatitti yeroo gabaabaa keessatti dabarsuuf intajaajila

dunkaanota annan gurguran dunkaanooni annan guguran kunnn oomishtota anna gurguraniraa bituudhaan kan hawaasa biraan ga'an jechuudha haa ta'uti oomishaa oomishtummaa anna dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu sababiisaas namoonni oomishan gabaa gaargatanitti siritti oomishtummaa annaniisaanii dabalaniif siritti oomisha

Maddi kanfaltii dijitaalaa kun yeroo ammaa baay'ee baratamaa ta'ee dhufedha. Kunis faayidaa hedduu qaba. Keessattuu yeroo namaafi humna namaa qusachuu keessatti akkasumas immoo guddina diinagdee biyya sanii dabaluu keessatti illee ga'ee olaanaa taphata.

gaba qinxaaboowwan fi butik iddoo kanatti tajaajilawwan garagaraaf jiruuf jireenyi ilmaan namaaf barbaachisan iddoo itti argannuudha fakkeenyaaf kan akka nyaataaf oolan kan akka uffannaaf oolan kan akka meeshalee garagaraaf hojjechuuf nu tajaajilan ta'uu danda'u

Maddii kafaltii dijitaalaa maddhi kun namoonni haala salphaa ta'en iddoo tokko ta'anii karaa bilbila isaaniitiin haala salphaa ta'in akkasaan kafaltiiwwan adda addaa isaan raawwatan taasisa. kunis yeroo namaa fi humna namaa qusachuu kessatti ga'ee guddaa qaba.

Mana bunaa fi manneen nyaataa yeroo baay'ee namoonni hojii hin qabne walitti dhufuudhaan gurmuudhaan mana nyaataa fi maneen bunaa kana liqiidhaan banachuu danda'u. Kunis immoo faayidaa guddaa irraa argatu waan ta'eef yeroo isaan immoo liqii isaanis ofirraa galchatanii yoo dhunfatanis ni arqina.

giddugala gabaa kana keessatti namoonni gurguran akkasumas immoo namoonni bitan iddoo kanatti argamuudhaan wantoot isaan gurgurachuu fidan akkasumas namoonni wantoota isaan bitachuu barbaada gara kana dhufanii haala salphaa ta'een akka isaan argatan akka isaan wal waj jijjiratan iddootti haala mijeessuudha.

Ishuraansiin gosa hedduutu jira; inshuraansii manaa akkasumas immoo inshuraansii konkolaataa, inshuraansii lubbuu namaatiif seenamu ta'uu danda'a. Kun immoo yeroo dhibeewwan garagaraa saaxulwman akka dhibee isaaniitti yaallaman taasisa akkasumas immoo miidhaawwan qabeenyaa irra gahu hundaaf beenyaa ni kaffala.

baankii fi waldaa hojiigamtaa biyya keenyaa keessatti baankiiwan gosa gara garaatuu akkasumas immoo waldaawwan hojii gamtaa addaaddaatuuin ergamu kuninis duynaddee biyya sanii saffiisuu keessatti illee gahee olaanaa taphatu hawaasa biraan gadii fageenyan barsiisuu fi akka isaan muuxannoo maallaqa-qabachuurratti qabaatan mitaasisawwan ta'e

maddii kafaltii diijitaalaa kun namoonni haala salphaa ta'in akkasaan kafaltii iddoo tokko ta'anni garee iddoo tokko nama biraatiif akkaisaan kafaltii yeroo saffisaa keessatti raawwatan isaan taasisa kunis yeroo namaa fi um nama qosachuu keessatti ga'ee guddaa kan tapatuudha

hoteelotaa hoteelem wantoota namoota jiruuf jireenyaa namaati barbaachisan hunda guutachuudha namoonni gara isaanii deemanii wantoota isan barbaachisan haala salphaatee akka argataniifi akkattiin fayyadaman isaangarkaara kunniis kana kanyaataa soorata kasumas immoo idoocisichaa taoldandara

Dunkaanota aannan gurguran dunkaanotni kuni gahee guddaa taphatu. Sababni isaas oomishtoota irraa aannan kana sassaabuudhaan namoota fayyadamoo ta'an biraan nigeessu. Kunis immoo aannan kun akka hinbanne keessatti illee ga'ee guddaa taphatu waanta'eefi.

bakka gurgurtaa konkolaataa kun diinagdee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphatu sababnisaas akka madda galii mootummaa tokkotti ilaallamu waanta'eef kun kan ta'uu immoo konkolaatawwan yeroo baay'ee biyyoota aalaa gara biyyoota keessaa yoo seensisan gibirawwan gara garaa ni funaanawaanta'eef mootummaan

dhiyeessiiwwan ummataa yeroo amma mootummaan hawaasa gidduu galeeffachuudhaan hawaasa hunda walqixeessuuf kan dhiyeessiiwwan adda addaa hawaasa saniif ni kenna. kunis kan akka geejibaa ta'uu danda'a; kan akka nyaataa akasumas immoo loojistikiiwwan naannoo san jiran guutuufaa ta'uu danda'a.

dunkaanota annan gurguran, dunkaanota kana egaa qotee bultoonni yookaan immoo oommishtoonni aannanii oomishan gara kana fidanii akka isaan gurguran haala kan miijeessuudha. kunis aannan yeroo gabaabaa keessatti akka hin banne fi akka inni hawaasa bira ga'uuf gahee guddaa taphatu.

dunkaanota aannan gurguran dunkaanotni kunnin oomishtoota annan gurguranirraa bitachuudhaan gara namoota barbaadan irratti dhiheessu kun immoo oomishaaf oomishtummaa ananii sun akka inni dabaluu fi saffisaan namoota barbaadan bira akka ga'uuf ga'ee guddaan ni taphatu

Bakka gurgurtaa iddoo kanatti konkolaatawwan gosa hedduu kan biyya keessaas ta'ee kan biyyoota alaa iddootti gurguraamuudha kunis immoo namoonni akka isaan bakka tokkotti waan isaan barbaadan akka argataniif haala mijeessa waan ta'eef haala salphaatiin akka isaan bitataniif yeroo isaanii fi qabeenya isaanii akka qusataniif isaan gargaara.

inshuraansiin dhaabbata yerammaa baa'ee balatamaa dhufeedha kunis immoo sabameisaa hawaasni ilaalcii furaasiif qabu baay'ee jijjiramaata'efi fediin isaa dabalee dhufeera sababmesaas balaawwan garagaraan umgachuu danda'an hala salphaan akadandamanuu mitaasisaa waanta'ef

kafaltii dijitaala kafaltii dijitaalaa kun yeroo amma kafaltii baay'ee balatamaa fi filatamaa tayidha sabamesaas namoon doo tokko ta'ani gara kafaltiiwwan gara garaa raawwachuu keessatti ga'ee guddan taphatawan ta'ef

inshuraansiin gosa hedduuta jira inshuuraansii qabeenyan bitanna akkasumas immoo insuraansii fayyaa namaati bitamuu ta'u danda'a kunis immoo balaawwan hin eeggamne gara fulduratti muddatan akka irraa of eegnu kan immoo miidhaan isaa akka nu hin miineef kan tajaajilanidhaa

Inshuraansii gosa heduutu jira. Isaanis inshuraansii manaaf seennamu, kan qabeenyaaf jedhamun akkasumas immo inshuraansiiwwan lubbuu namaatif seennamu jira. kunis immoo balaawwan tasaa hin eegamne gara fuldurratti mudataniif kan beenyaa kafaluudha. kunis immoo namoonni miidhaman haala salphaatiin akkasaan dandamatan isaan taasisa.

made kafaltii madii kafaltii dijitaalawaa kun jiraachuun isaa namoonni ida tokko garaidda tokkotti kafaltii isaanii akkan raawwataniifi akkasumisi immoo daldala isaanii akka saffisaniif illee gahee guddaa kan tabachaa jiruudha kun immoo yeroofi humna namaa qosachuu keessatti illee gahee guddaa qaba

Dunkaanota aannan gurguran. Egaa iddoo kanatti aannan oomishtoota gara garaa irraa fudhachuudhaan aannan kana gara namoota bitachuu barbaadani bira kan geessanidha. Kunis fayyidaa hedduu qaba: tokkoffaa dunkanoonni kuniin qulqullina haalan sanii eeguu keessatti ittigaafatamummaa guddaa qabu waan ta'eef.

Madii kafaltii dijitaala kun yeroo bay'ee baankiiwwan gosa gara gara keesatti ni argamu kunis humna namaa yeroo namaa qusachu keessatti gahe guddaa taphata kana yoo jennuu namoon iddoo tokko ta'ani gara iddoo tokkotti daddabarsa mallaqawan gara garaa raawwachuu ni danda'u.

Maallaqa argachuun harkatti maallaqa qabannoodha kunnis immoo kan nu fayyadu wantoota arginee ukaan feenuu haala salphaata'in akka nuti bittaa furgurtaa raawwannu haala saffisaa ta'in nu miijessuudha.